Kw'ishuri ryisumbuye abakinya umupira w'amaboko bambaye umwambaro ufise utubara twirabura dusa n'ubururu tugomba gusa n'ubwatsi ibutoto n'ibirato bafiseho umupira w'amaboko muntuki bahagaze ku kibuga inyuma yabo hari amashuri asize amabara atukura ku mabati n'amatafari asize ibara risa nibi.

Kw'ishuri itoryo mu kanyonsha muntara ya gucumbura ubwiherero risize isima ku mpande ku mpome no hasi ibararyera ku bwiherero ako bakoropesha gafise ibara rigomba gusa n'ubururu umuringoti utware amazi usa n'urwatsi rutoto uduka.

muri twarete hari indobo igomba kwirabura atamazi arimwo twarete yera hejuru hari irobine yazana amazi ibiti vy'ivyuma vyaguye ingese ibara rigomba gusana giri hari ahabomotse hasi hari amatafari adaherutse gusakabwa no gushiramo isima

Abana bo mu ntara ya Gitega, kw'ishure ritoya mu mwaka wa kane, bariko barakina, bambaye impuzu zitandukanye zifise amabara atukura, ayera, ayasa n'ubururu, ibiti birebire bihagaze iruhande yabo, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto hasi.

Kw'ishuri ryisumbaye rya Musinzira ryubatse n'ibihome vyera risakaje amabati yera ibara rigomba gusa n'umuhondo aho bakarabira n'imiryango igomba gusa n'icatsi gitoto yuguruye n'ibara risa n'agahama amatafari ku ruhande ahiye aryubatse.

Igivyo bitajo mu kamenge igisigare ca gucumbura abanyinshuri basanzwe bakoera ubwogero hasize amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayera umuringoti umanukana amazi aho bamanika agasabune hejuru haciye akadirisha.

Kwishuri ritoya ry,inyanzirake mu ntara ya Burunga, yubatswe n'isima irangi risa n'umuhondo risize ku mpome, ibikropesho bikozwe mu biti ironda runze ,uruhande rumwe urutsinga rutwara amazi ,ku ruhande munsi rurengana.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kinama ry'ubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, aho abana bakarabira intoki, amazi araseseka azananye mu miringoti ibiri hejuru ifise akantu gasa n'ubururu kugurura, hasi aho amazi asesekera hari ibara ryirabura haguye ingese hubakishije isima.

Abagabo bariko rakina mu mupira w'amaboko uri hejuru hasi harisima bambaye amabutura amapanaro irusenga hagati igazo ryiza riri ihirya yabo n'abantu bariko ibiti birebire inzu isakaje amabata atukura ruhome rwirabura.

abakinyi bumupira w'amaboko bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye izisa n'ubururu n'izisa n'agahama, amabutura atukurana, yera benshi barihirya bariko bararorera bambaye imyambaro itandukanye amesikariye asohoka.

Ubwinjiriro rw'amatwarete y'abagore, uriko umubara wera, hasi hari isima, ama escalier aduga, amatafari ahiye aryubatse, ibiyo bihishwe ku kadirisha costaro zisize ishwagara n'amavuye hasi.

Inyuma y'ishuri gato yo mu kinama, hari aho bakarabira amazi, ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye rifise ibara ryera n'iryirabura, ayamanuka n'ayakika, hejuru amabati yera, ivyuma bitukura biyasakaye.

Ku bitaro vyo mu kinama amaysikariye atatu aduga hejuru shibaswe n'amatafari ahiye imiryango winjira aho muritwarete hari freshe irengana amakostaro asize iranga igera n'amasentile amabati avyerekana.

Abakinyi batandukanyi bariko bakina u mupira w'amaboko rusenga hagati bambaye imyambaro itandukanye yera y'umwondo yirabura udupira hirya hari abandi bariko baratamba mw'igazo inzu ndende y'agahama n'ibiti vyinshi biri ku ruhande.

kw'ishuri ry'isumbee ryo mu kanyosha ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amabati arisakaje yera urubaho rusize ibara risa n'agahama ,ibara ryera ku mpome ,aho abagore bagenda kwiherera ,batwereka akarongo k'injirayo.

Mw'ishure indani, hashushanije abana bacafywe n'ingwa, umwe, babiri, batatu ibara ryera n'irisa n'ubururu, hasi isima, hasi atantebe n'imwe irimwo, hejuru hasa na jone, n'imbaho zifashe amabati.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kabetsi abanyeshuri basanzwe bakina umupira w'amaboko bambaye umwambaro wera n'uwirabura ibirato bifise amabara atandukanye n'amashesheti afise umupira w'amaboko mu ntuki bari ku kibuga inyuma yaho hari amashuri afise amabara y'agahama n'amatafari igiti kirekire c'amavoka.

Kw'ishuri ita ryo mu kabizi yubakishije amatafari ku mame hateye imisenyi inyango isa nagahama n'amabati yera aho abanyeshuri biherera abahungu n'abakobwa hubatse nabi hatarahitsa kubakwa hasi hasize isima.

Kw' ishuri ryigisha ibijaye n'ubuhinga ry'iBubanza ,abahungu n'abakobwa bariko barakina umupira w'amaboko, hasi hasize isima, ku ruhande abandi bariko bararorera, inyuma hari biti vy'amavoka n'ivy'imyembe n'inzu z'abantu kuruhande

Kw'ishuri rito ry'inyamakarabo bariko bubaka amatwarete y'abana ataruzura ,ibivu hejuru, ibisenyi ,ibirogosima ,isima isize ku ruhande ,amatwiyo atwara amazi y'imyironge ,n'ishwagara ryera, ivu ,umwango utukura usize irangi.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kinama mu gisigara ca Bujumbura, ku mpome hasize ibara risa n'umuhondo, mu bw'iherero bw'abahungu n'abakobwa ku miryango hari ikimenyetso gicavyeko bakoresheje ingwa umuhungu umukobwa, ku mpome hasize ibara ry'ubururu hasi hari n'isima.

Ikibuga c'amaboko kiriko kirakinirako abantu benshi batandukanye, umupira hejuru, urusenga hagati, amabara atandukanye y'impuzu bambaye, hasi hari isima, hirya hari igazo ryinshi cane, ibiti vyiza, amazu maremare afise ibara ritukura n'iryera.

Kw'ishuri ritoya ry'umu kinama hasanzwe hari ubwiherero bw'abanyeshuri ariko imiryango itukura iyugaye n'iyuguruye hasi hari isima ibihome bigufiya aho abahungu bihagarika, ibara ry'ubururu ku nkome hejuru hasakaje amabati.

Ku kibuga kitagira isima, kigizwe n'umucanga n'ivu gusa, bariko barakina abahungu n'abakobwa umupira w'amaboko, bambaye umwambaro w'ubururu n'udupira dusa n'umuhondo, udupantaro twirabura n'utundi twera, bariko baragenda, hirya hari ibiti birebire bitotahaye n'amashuri asakaje amabati, asengeseye yubatse n'amatafari.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kanyosha ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri bari mu mashuri. Aho abahungu biherera hari ingese igomba kwirabura, umuringoti utwara amazi usize ibara risa n'icatsi gitoto, hasi hasize isima.

Abakunzi w'umupira w'amaguru bateramiye ku kibuga bambaye impozo zitandukanye izera izirabura izisa nagahama izisa n'umuhondo izisa n'ubururu izisa n'icatsi notuba dutandukanye ibirato vy'ubwoko butandukanye bariko bari awo mupira baricaye abandi barahaga a.

Utwumba tubiri abagabo bihagarikamo bariko barasoba hari amakaro afanze utubaratwera no tugomba kwirabura hasi harashapfuye hari bararigomba gusa n'umuhondo no ku ruhome no hejuru ha mande hari ibara ryera.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye kwidirisha hariko akayungiro sentire na kositara bisize ibara ryera umuryango w'ibiyo ku rupapuro rwanditseko twarete z'abakobwa hejuru y'umwango.

ikirasi c'amatwarete y'abanyeshuri ariko yubatswe n'amatafari ahiye asizirangi ryera ivyuma bitukura amabati yera hasi hari isima

Kuri kaminuzankuru y'igozi yigisha ivyoubuganga agapupe kerekana uko umuntu ameze munda no mu mutima, insogi, amapumo n'ibindi vyinshi vyerekana uko amezeyindani akantu kirabura afukamyeko urutsinga rusa n'agahama akabido kera gafise umumi w'ubururu n'akandi kagopo biri kuruhande inyuma.

Mu nzu indani amatafari manini yayubakishije asize ibara ritukura yo igihande cera hari labulatware ifise amakaro amatara yakije abanyeshuri bo kuri kaminuza bariga ibara ry'ubururu ririko riza n'amazi n'akana ukugurura gatukura.

Kuri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora umuyagankuba, bariko bariga imbere y'umwigisha wabo Simoni, bambaye imipira itandukanye y'amabara asa n'agahama ayasa n'icatsi gitoto, ayirabura imbere, ikibaho gicafyeko uko bakora amatara gisize ibara ryirabura.

Muri raburatware yubakishijwe amakaro, ata muntu n'umwe arimwo, hari amatara ariko araka, idirisha rirerire ryiza, ryakije umuco mwinshi hirya no hepfo, ububati bubitsemwo imiti, urugaye ntawuriko arabukoresha.

Imeza y'igiti muri kaminuza y' burundi ku banyeshuri basanzwe bigane by'ubuganga bareko baragerageza umudi bambaye udufukamuntwa ku muntu badusa n'ubururu bitegereza uko mwigisha ariko arabereka hejuru hasize ibara ryera amadirisha y'ibiyo no hasi nyene ibara yera.

Indani muri Kaminuza yibuye mu ntara ya Ngozi yobatse n'amatafari kuvasi gushika hejuru asize n'ibaragera ku nkome hasi naho hari ibaragera ku ruhande tubati twugaye dukozwe mu vyuma dusize irangi.

Aho bageragereza imiti mu Kinindo hubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, agomba gutukura hasize irangi ryera. Akabati kuguruye utugopo tw'imiti dutandukanye, n'uturahuri. Akabati gafise ibara rigomba gusa n'ubururu, hasi hasize isima.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi, abigisha batatu bahagatse imbere y'ishuri. Umwe yambaye ishati yera, uwundi ishati ifise amabara atandukanye arimwo ayera n'ipantaro isa n'ivu, umupira wirabura n'ipantaro yirabura, inyuma ishuri ryubakishije amatafari ahiye rifise imiryango yirabura n'amadirisha y'ibiyo.

Kuri kaminuza y'uburundi abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri biga ibicaye n'umuyagankuba bariko bariga mwigisha wabara imbere ikibaho cirabura canditseko ningwa zera umwangufi isi ibararisa n'ubururu abanyeshuri bambaye inkozu zitandukanye zifise amabarasa n'icatsi gitoto ayera yagomba gutukura intebe z'ibiti itimbi zitandukanyi ziri imbere yabo n'impapuro.

Laboratoire nini yugaye, yubatswe n'amatafari ahiye atukura, ibara ryirabura rimanuka n'irikika, umwango usa na gri ufise igitashe gisa na jone wugaye, hejuru hari ivyuma.

Inzu yubakije amatafari ahiye, ifise ibara ry'umutuku, amadirisha y'ibiyo, umwango w'icuma, amabara yirabura atandukanye hasi hera no hejuru, ingazi ziduga, imbere gato n'inzu z'abantu ku ruhande hirya.

Inzu y'amatafari ahiye manini manini akaziye asa nagahama, hagati mu mfuruka hasize ibara ryera hasi hari amakaro manini manini hateretseko aka mashini gasa nashokora gafise n'ibara rya jone n'irindi ry'ubururu n'intsinga zirengana.

Insu ifise amatafar atukura palafona karulilela asentire kuduga no ku manuka bisize ibaragirabura ku madirishaho, ariko ibiyo bombone ku ruhande itukura amayesikariye hasi.

Amakaro yera ariko akantu kirabura kiriko agapupe gaciye amaguru n'amaboko insongi izo munda amapumo amatafari inyuma atukura akaziye icupa ku ruhande akabido gafise umwumye w'ubururu n'ibara ryo kuruhome ryera.

Indani mu nzu hari raburatware niniya nsiza iriko ivyuma bitandukanye fise amabara yiraburana ya sanajone n'ibirahuri amakaro ayubatse utubata ikirya no hino dufise ibararyera twugaye idirisha rinini ribona hirya na matafari atukua.

Inani mu nzi ya amatafari ahiye akayita ajereka arimwo ububiko bw'ibitabo bitandukanye ibikitse ibiryamye imakaye ibifunitse n'ibidafunitse ibisa n'ubururu ibisa n'agahama ibisa n'umuhondo ivyirabura mibiriya.

Indani munzu y'ibitabo yubatswe n'amatafari ahiye aho babika ibitabo vyubwoko bwinshi butandukanye ibitukura iryera risa n'umuhondo vyicongereza ibyo giswahiri n'ibyo kirundi n'ivyi gifaransa ivy'ibiharuru aribikitse ibiryamye hejuru hari ibikarato vyavuyemo amakaye

Muri kaminuza y'uburundi aho basanzwe basomera ibitabo abahungu n'abakobwa ihubatse n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru amadirisha y'ibiyo ibitambara ku madirisha isa n'umuhondo intebe z'ibiti ziriko dupapuro twera ku ruhande n'utundi tuntu dusa n'ubururu turi ku ntebe hasi hari isima basohotse bagiye ku ruhuka.

inzu y'amatafari ahiye indani hari aka eta gere k'ibiti karimwo ibitabo bitandukanye vy'ubwoko bwinshi bisa nagahama ibisa n'umuhondo ibikitse ibiryamye ivyirabura amakayi hejuru igifuniko n'ibindi bisize ibara ry'ubururu n'ibisa na jone

Indanimuzu y'amatafarahie hejwar is sentile yera akayitajeli kafise amabara y'umuhondo kabitsemwo ibitabo bitandukanye ibikitse n'ibiryamitse n'ibararyirabura n'amabara atukuru.

Ububiko bw'ibitabo vy'ubwoko bwinshi butandukanye, hasi hari indobo zitatu z'umutuku, imwe irimwo impuzu, iyindi ata mpuzu zirimwo, n'akandi gatoya, akabido ka jone gafise umunwa wirabura n'ifanta irimwo ibi vide n'akabati kari ku ruhande.

Kw'ishuri ritoraja igihohagazi mu ntara yagitega urwandiko arumaritse indani mw'ishuri ku ruhome rusa n'umuhundo kurupapuro rwera handikishijeko ikaramu y'agahama n'iba aragirabura risize cane kugwo rupapuro nibifashishije utunu twirabura hasi no hejuru abanyeeshuri bariko barasoma.

Ku ishuri ry'isumbuye ryi Imakamba ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati yera imbere hari abanyeshuri bambaye umwambaro wera nuwu bururu ibisa nivu imipira itandukanye iyagahama iyirabura iyisa n'umuhondo igiti c'umukaratusi idarapo ryu Burundi rifise amabara y'urwatsi rutoto ayera ayagahama n'ibitoki.

Kw'ishuri ritoa ryo mu kinama mu gisana ca gucumbora risize amabara agomba kwera imbere yaryo hari ikibuga gizwe no twatsidukeya dusan'urwatsi rutoto uruhande runyeni rwaco nta vyatsi bihari, kuko bagikenera ko umupira incuro nyinshi abanyeshuri bari muishuri.

kw' ishuri ritoya ryigiheta mu ntara ya ngovi abanyeshuri barimu ishuri bariko bariga indani hasize amabara atandukanye arimo yagomba gusa n'umuhondo itara rimanuka hasi abanyeshuri bicaye ku ntebe mwigisho w'abo yitwa yohana

kw' ishuri yitoya ry'inyamuzazi abana batoya bambaye iniforome za kaki bariko bariruka bataha idarapo ry'uburundi ryaduze amabara tukura ayera icatsi gitoto umuzinbwi uhese wugaye ufisi bara ry'umutuku isanivu rya jone y'irabura ibiti birebere bitotahaye

Indani mw'ishuri itoagumu kingobe gibaswe n'amatavari ahiye kuvasi gushika hejuru mu mirongo ikiga n'impanuka size ibara gera ikibaho cirabura canditse ku ingwa zera n'its ubururu n'akanyenyeri gacapye ko ati abanyeshuri bari mw'ishuri.

Mubiro vy'uburongozi bw'ishuritora ryo mu buyenzi imeza yiwe iriko igitambara gisa n'ubururu n'ibara rera impebe y'isheze ku ruhande y'igiti igihome gisize iranga irera ifoto imanitse hejuru amabati atagira iparafo n'imbaho idirisha ry'ibiyo conguruye.

turitura ry'igitega mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri bari mu karuhuko, ku mpome hasize amabara atandukanye, ayera, ayasa n'agahama, intebe ata munyeshuri numwe ariko, zitonze ku murongo, zikozwe mu biti n'ivyuma bisize ibara risa n'ubururu, hasi hasize isima.

Ishuri ryo mu kinindo rifise amabara atandukanye haba kumabati no kumbaho ayasa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru imiryango y'ibiyo isize n'amabara atandukanye utwatsi turi imbere twudushugwe n'ahantu hagaragara ko imvura yaguye hari icatsi c'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryo mu gasengerisa karyu vyatsiratamabate, ariko ikibaho cirabura gicavyeko awo umupanga wumuhoro indobo isheze igihome gisizey ibara ry'ubururu amadirisha n'intere vy'ibiti hasi hari isima mu muryango wuguruye abanyeshuri batari mw'ishuri.

Kw'ishuri ritoya ry'umu kinama ibakikiciye amatavari n'amabara yera hejuri isakaci amabati atukura n'ibara ry'ubururu abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye bavuye mu ishuri hijyo hari inzu z'abanyagihugu n'imirima isanugwatsi rutoto ibitoki miti nyembe

Ishuri ritoya ryomu Cogo ririko abanyesuri bambaye kaki n'abandi bambaye imyambaro yera n'iyo ubururu, idarapo yigihugu c'Uburundi, igiti kinini c'umukaratusi n'igiti c'amatara, idarapo rya yaga amashuri n'amazu y'abanyagihugu, ibitoki n'ibindi.

Umuhungu yitwa yohana w'umunyeshuri igakw'ishuri ryisumbuye yagiragenje gushushanya amabarabara aca murikayicie i wabo arwandika ku rupapuro rusa n'umuhondo amatika ku ruhome kwera n'amabara yirabura n'ayandi ku ruhande.

Kw'ishuri yitora ryo mu kasenyi ryubakishe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri bari mu ishuri bariko bariga ibiharuro byo kugwiza kimwe kugwiza kabiri bingana bibiri bibiri kugaburira bibiri bingana kimwe bitatu kugwiza kimwe bingana bitatu risize ibaragera ku ruhande hasi hari isima.

Ku banyeshuri biga kw'ishuri itora ryo kumusaga mu mwaka wa kane bariko bariga ivyerekiye gucapa abantu imbere urupapuro runini rucavyeko abantu bariko baragenda bakoresheje ikaramu kwera hasi hasize isima imbere ku mpome hasize ibararisa n'umontu.

Kw'ishura igisumbe ry' mu kanyonsha gibatse n'amatafari ahiyeko vasi gushika hejuru isize amabara atandukanyi ku mabati ayasanagama ayasan'ubururu na yagomba kwera imbere mu dushugwe thateye ahatagira ivyatsi na handi hateye ivyatsi be ko biramera bisa no gwasi rue.

kw'ishuri ritoya ry'inyagatangara hari amategeko yerekana uko ibintu bimeze kwiryoshure yandikishije ibara ryirabura ku capa cera bigizwe n'indome zitukura n'izubwatsi rutoto amatafari aryubatse arahiye n'amabati ahari arasakaye yera

Kw'ishuri ryitirwe umugana waadof gowe agasore abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu barugaye bari mw'ishuri umuhango waho usa n'agahama hariko ingufu ubatse na matafari ahiye kuvatsi ugushikaya ijuru umutsinga bw'amatara, naho bakiza amatara gapapuro kera kari kumuwe gyango ibihariro bitatu vyanditseko.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo ku Muyebe mu ntara ya Bururi ryubatswe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru; risakaje amabati rigeretse kabiri, risize amarangi atandukanye, ayera y'agahama; hasi risize isima imbere. Ikibuga kitagira utwatsi na dukeyi.

Kw'ishuri ryitirwe kwikukira i Bujumbura ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati yera, abanyeshuri bambara umwambaro ufise amabara asa n'ubururu, ayatukura, ayagomba kwera. Ibiti birebire harimwo imyembe, biri imbere y'ishuri n'ikibuga kitagira ngo utwatsi imbere.

Mw'ishuri ritoya ryo mu kabezi giga ko abana kuva ku myaka ndwikuduwa uru baho rwirabura ruri mu ishuri rwanditse ko uko ibyigwa bikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu akaba ati umwigisha abikamo amakaye n'impapuro z'abanyeshuri, icyoshuri gibaswe n'amatafari kuvasi gushika hejuru n'urubaho rwirabura.

Kw'ishure ritoya ryo mu kanyosha intebe zitondekesheje umurongo kuva imbere gushika inyuma zikozwe mu biti, inyuma hari imodoka zihahagaze, ibiti birebire bifise igitutu, inyuma inzu z'abantu zisakaje amabati yera, n'utwatsi dutotahaye cane.

Mw'ishuri biturakinyagasasa akabati kari mw'ishuri kugaye kari mw'ibikoresho vyamwigisha hejuru amakaye n'i late urutonde rw'uko ivyirwa bikurikirana kurbaho rwirabura kupfa ku wa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ngoshika kwa gatandatu ni ho baza mw'ishuri amadisha yuguye mfukae hasize yibaragera.

Mu mwaka wa kabiri ku ishuri itura ryo mu kivoga m isora cya gucumbura abanyeshuri barikub riga cigwa c'indome ku kibaho cyirabura handitse ko n'ingwa yera indome zitandukanye umwigisho wabo ariko arabigisha ikibaho kisize n'amabara atandukanye.

Ishuri ritoya ryo ku Mutambu, inyuma hari igitangi kininiya babikamwo amazi cirabura, ingazi zibiri ziduga, abana babiri baduze ku ngazi, amashuri afise amabati asa n'ivu yubatse n'amatafari ahiye, ibiti birebire biri indani.

Kw'ishuri ritoya ry'i Buhonga hari inyubako nyinshi zitandukanye, uruhande rutagira ivyatsi, n'urundi hariko ibisa icatsi gitoto, akayira gasakaye abana bacamwo, inyubako zubatswe n'amatafari izisumbana n'izidasumbana.

ku ishuri yitora ryo mu kibumbu, ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, isakaje amategura, abana bariko bararya uruvuma abandi bariko baragenda, udushubwe duteye imbere y'ishuri, n'ingazi ziduga hejuru ziri iruhande y'ikivumu.

Ku ishuri ritora ryo mu Kibenga mu ntara ya Bujumbura abana bariko bariga iciwa c'icongereza imbere hamanitse urupapuro rwera rufatanije n'ibintu vyirabura ku ruhome rufise ibara risa n'umuhondo ntabana bariko baragaragara bivuze ko bicaye hasi.

Ishuri ritare ryumu kinama rifamuwambe gushika mu wa gatandatu yubatsi n'amatavari kuvasi kushika hisuru rifise amabara atandukanye harimo na yera risakaji amabati amadirisha y'ibiyo yuguruye hasi badaherutse gukora isuku ari ibipapuro byakorotse ibiti birebere by'imikaratu sibiri nyuma y'ishuri n'inzu z'abantu ku ruhande.

Kwishur ita ryo mu gizuka yubakisha amatafari ayiye umurongo wumanuka n'ukika usize iranga ryera hasi hari isima intebe y'ibiti vitonze umurongo akabatikumwigisha kari inyuma n'ibiti bitwizeko.

Indani mw'ishure ritoya ry'i Mwaro, abanyeshuri bagiye mu karuhuko, intebe mw' ishuri ziragaragara; zubatswe mu biti no mu vyuma, ikibaho kigomba kwirabura handitseko inyandiko zitukura hashafyeko igikombeintebe, n'indome zitandukanye, hasi hari isi.

Kw' ishuri ritoya ryomu Kampenge gikira ko abana bari munsi imyaka itanu biga icyo kwimenyereza hari intere zitandukanye zifise n'amabara atandukanye n'imeza izisa n'ubururu zisa n'umuhondo zisa nagahama n'amashurge y'ubwoko bwinshi n'ibitabo byo gusoma n'ibindi biri murijyoshuri hasi no hejuru harera.

Kw'ishuri ibitara ry'inkarusi tubigo turabigisha abana uko bashobora gupima ubushuhi ibara ry'umutuku ibaragera ibara ry'umuhondo ibara risa n'ubururu ibara ry'akatsi gatoto n'inzandiko zirabura ku rupapuro rwera.

Ishuri ritoya ry'inyagasasa abanyeshure bariko bariga gukora ibiharuro kimwe guteranya cenda bingana cumi guteranya indwi bingana cumi n'indwi, cumi guteranya bibiri bingana cumi na bibiri bitanu guteranya cumi bingana cumi na bitanu kubandanya ibiharuro ku rubaho rwirabura, ishuri ryubatse n'amatafari ahiye.

Mibarabara ry'ivu n' umusenyi imodoka zibeze i parise akazukarekarekwaswi n'amatafari ayiye gafise amabara yera nayirabura amabati yera ibiti bitotahaye urupangu rwuguwerw'ivyuma n'agati mu rupangu.

Kw'ishure ritoya ryo ku Musaga, ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize amabara yera ku mpome; amadirisha yuguruye asize ibara ryera no kubiyo. Imbere hari igiti kirekire c'umukaratusi kiriko n'amababi menshi, n'inzu z'abantu ku ruhande.

kw' ishuri ritoya ryi rukere hari abanyeshuri bambara umwamburo wirabura ikibuga c'umusenyi gisumbasumbana udushugwe duke ya ishuri gibatswe n'amatafari ahiye umurongo wira ku ruhande y'amabati yera ivyuma bisana giri

Ishuri ritoya ryo mu Gitaramuka ryubakishijwe n'amatafari ahiye, umuryango utukura wugaye ata mwigisha arimwo hacafyeko akantu kandikishije kw'ingwa zera, giriyaje hejuru n'ibara ryera ku ruhande, abana batashe basize bugaye n'ingufuri.

ku ishuri ritoya ryo mu kabondo, isakaje amabati asa n'agahama, n'ayasa n'ubururu, hejuru n'ayandi yera, ku mpome risize amabara yera, umuryango usa n'ubururu, hasi hari utwatsi tutotaye ni tugomba kuma, akayira gatwara amazi kamanuka.

Abana b'abanyeshuri bariko barataha bageze imbere bahepfo hari amashuri asakaje amatigura yubatswe n'amatafari ahiye y'ibumba musi hari ibiti birebire vy'imikaratusi n'amazwi y'abanyagihugu ari mw'ishame.

Kw'ishuri ryo mu Kanyosha ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Iruhande y'amadiriisha, hasize ibara ryera, imbere har'ikibuga gisize isima n'umusenyi. Iruhande ku kibuga, itara risize ibara ry'ubururu ritako riraka.

Kw'ishuri itwaryo mu kigobesize amabara atandukanye harimwo ibisa n'umuhondo ni ryera imbere butwatsi dutandukanye budushurwe ivyamwa ibiti vy'imyembe vy'imikaratusi bigazi akayira akarengana gafise ivu isa neza.

Ishuri itoya ryo mu kibenga ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha ariko ayibit abana bambaye umhambaro usa n'ubururu n'usanifu umwey ikoreye ibase isa n'ubururu n'iyeboibotisa n'umuhondo nundi yambaye agapira agasa n'agahama n'isakoshi ahetse umugungo hari utwatsi tugomba kubae.

Kw'ishuri ritoya ryo ku musaga abana bagiye mu karuhuko intebe mu ishuri zipanze ku murongo zubatse mu biti n'ibyuma hasi hasitze isima amabara y'agahama kumpomena yera amatara mu ishuri ariko araka.

ku ishuri itura ryo ku musaga mu gisagara ca bujumbura, imbere ku gihome gisa ni kigomba kwera, hamanitse impapuro zibiri zitandukanye, zifise urubara rw'umuhondo n'ugwera, zifashwe n'udupapuro tugomba kwirabura hasi abanyeshuri bicaye bariko bariga.

Kw'ishuri ritora ryo mu Kivoga, ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere urubaho rusizi irangi ryirabura rwanditseko n'ingwa zera, ku ruhome amabara yera, ku muryango usizi ibara risa n'agahama, amadirisha y'ibiyo, intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo, hasi hasize isima.

Kwishuri rito ry'ubuganda mu ntara ya cibitoki abana bariko bariga bicaye ku ntebe z'ibiti benshi bigaragara ko bashonje kubera ko basamaye igihome cubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru abana bambaye umwambaro utandukanye ubururu usa n' ivu benshi muri bo barambiwe.

Shimira imana n'umunyeshuri wa mu mwaka wa kane ku ishuri itoya ryo mu kanyosha yambare umupira w'ubururu ufise akaba arakera ariko yandikira kuntera y'igiti muikaye ifise impapuro nzera akora ibiharuro bamuhaye gukorera mu hira ariko arasubiramo araba ko yabitoye.

Kw'ishuri ritara ryo mu ngagara bafise umusi mukuru intebe zose bazihusohoye zibiti abana baza kuhicara amahema ari inyuma yera ibiti birebire bisa neza gazo ishajije n'abantu n'amamodoka.

Kw'ishuri itura ry'umu kinama hamwe nkubakishije amatafari zindi zisize amabara yera ayasa n'ubururu nimbere hari igiti kininiya gifise utubabi twinshi utwatsi dototaye turi mu kibuga amabati asakaje agomba gusa n'agahama n'a yandi yera.

Mu wa gatanu mu ishuri toya kumusaga muntara ya bujumbura abanyeshuri bariko barakora ibiharuro babahaye yohana ari mbere yambae umambaro usa nimfu ariko arasigurira abagenzi b'iwe yandika ku kibaho kirabura hasi hari ibara risa n'ivu.

Kw'ishuri itura ry' mu kanyosha gibatsi n'amatafari ahiye ku vazi gushika hejuru ku ruhandi hasitze ibara gera ibara ry'ubururu ku miryango abana bambaye umwambaro usanifu n'uwirabura n'amabara atandukanye abimo ya sanagahama idarapu ry'uburundi rimanitse ku giti rifise ibara ryirwatsi irutoto igera n'isanagahama higo hari imirima y'ibiti.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kivoga ryubakije amatafari ahiye kuvaasigushika ijuru risize n'amabara asanagahama ayera rigeretse kabiri imbere abanyeshuri bari mu ishuri bariko bariga ikibuga kitagira ko utwatse na dukeya riko udutafari.

Kw'ishura ita ryumu kabundo risakaje amabati asa n'ubururo nayasa n'ashokora na yandi atukura rifise amabara yera ku mpome n'amadisha asa n'umutuku hirya hari amazu afise amabati yera ivyatsi vy'urwatsi rutoto biri mu kibuga n'ivuryumu osenyi n'isima hagati na ag.

Ivyatsi birebire bikuze bisa n'icatsi gitoto bisa neza, ku gihome cera hacafyeko agakinga kariko umuntu amugaye, ariko arinyonga, gasa n'ubururu. Hejuru harirabura ku gihome musi harirabura n'amabuye.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kabondo, abana bari mw' ishuri bariko bariga amabara atandukanye : ayasa n'agahama, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'ayirabura, guca ibipimo bitukura, nah'era ku rupapuro rusanzwe rwera ruryamye ku meza.

Ishure ritoya ryo mu kamenge ri gibatsi neza ku ruhande no hejuru hasidze ibaragera hasi isima isanagahama intebe zitonze ku murongo z'ibiti zisa neza abanyeshuri bagiye mu karuhuko ntabwo bariko bariga bagaruka inyuma y'iminota cumi.

Ikibuga kirimwo utwatsi dukeya n'umusenyi, aho bakinira umupira w'amaguru. Hirya hari amashuri n'ibindi bintu babamwo, amazu yubatswe n'ibara ryera n'amadirisha yirabura n'amabati aserura.

Kw' ishuri ritoya ryo mu kigobe mu mwaka wa kabiri risize amabara atandukanye harimo na yera ku ruhande no hejuru hasi risize isima isa nagahama intebe zitonze ku murongo kumva imbere gushika inyuma, zikozwe mu biti ati abanyeshuri bicaye ko bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha kibatswe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru amabara yirana yasa n'ubururu imbere cyubafit agira ko twasina dukeya ibiti birebire bifise amababi asa n'ugwatsi rutoto imodoka yahagaze munsi yabyo abanyeshuri bari mu ishuri bariko bari.

Ishure rinini ryo mu munyaka bigakigakua abana batoya rigeretse incuruz ibiri ifise imirongo imanuka n'ikikayisize ibara ryera iryubatswe n'amatafari ahiye hasi hari kotile yera n'ivyatsi bitoto n'ibiri ku birumko.

kw’ishuri ritoya ry’i Gitega ryubakishije n'amatafari ku ruhande, kuva hasi gushika hejuru, ahandi hasize irangi risa n'umuhondo, amabati yera, inzandiko zikoresheje ibara risa n'agahama, umuryango winjira mu biro bikuru vy'umurongozi w'ishuri, hasi hari isima isa n’agahama.

Kw'ishuri ritaryo umu kirondara ububiko rwitawo vy'abigisha n'abanyeshuri ibiri mukayitajere kubakicije imbaho ibikitse bishinze vy'amabari atandukanye ayoncone ayasana ubururu ayirabura ayagahama ayera agapira kera hejuru impwema rifise, ubu mururu n'ibiti n'ishwagara yera.

kw' ishuri ritoya ryo mu kibenga ryubakishije yamatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru ,n'irindi risize ibara ryera n'ibara ry'ubururu ,imbere hari utwatsi dusa n' urwatsi rutoto ,igiti kininiya gifise amashami menshi, n'utubabi twinshi dutoto ahaye amazu y'abantu inyuma.

Abanyeshuri biga ku ishuri itore ryo mu kinindo bambaye umwambaro w'ishuri bafise amakayi mu ntuki bambaye n'impuzu zitandukanye idarapo ry'uburundi rifise amabara asa n'urwasi rutoto ayera yasa nagahama amashuri asitse amabara atandukanye yasa n'ubururu ayera amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru.

Mw'ishuri ryo mu kinama rifise amabara agomba gusa n'umuhondo n'irisa n'uburoro hasi hasi visima abanyeshuri biga kuva mw icenda gushika mwo icumi na gatatu ibiti birebire bifise amabara asa neza bire imbere y'ishuri.

Kw'ishuru ry'umusinzira muntaracanuzo twigisha abana batoya abahungu n'abakobwa bambara imyambaro itandukanye hari amabara y'ubururu amabara y'umuhondo amabara y'agahama n'ibararisa n'icatsi gitoto hari biti biteye ku ruhande iby'imyembe n'iby'amavoka.

Ishuri ritoya ryo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura, ryigako abahungu n'abakobwa kuva ku myaka itanu kuduga. Intebe ziragaragara, abanyeshuri bagiye mu karuhuko intebe z'ibiti zisitse irangi rigomba gusa n'umuhondo zubatse n'ivyuma, hasi hasize isima, ikibaho kigomba kwirabura imbere, ibihome vyera.

Kw'ishuri ritora ryo mu Kivoga risitse amabara atandukanye arimo ayasa n'umuhondo, ayasa n' agahama, imiryango ibuguruye hasi hasize isima, imbere ikibuga kitagirako twatsi na dukeya, imiduga ihagaze, hirya hari ibiti n'abanyeshuri bambaye umwambaro wera.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kanyosha, ryibatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome riteye umusenyi, amadirisha afise ibiyo n'utwuma dusize irangi turiko, hejuru isakaje amabati yera, abanyeshuri bari mu ishuri.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kanyosha byubazwe n'amatafari ahiye kuvasi wishikana ijuru mu ishuri ikibaho ciyabura abanyeshuri baratashe bambaye umwambaro usa n'ubururuni n'amabutur asanivu hasi hasi zisima intebe z'ibiti zitonze ku murongo u mwigisha ariko arabigiye.

Kw'ishuri ritwa ryo mu kinindo ku mpome hasize ibarageran'iryirabura hasi hasize isima isanagama intebe zigomba gusa n'umuhondo insifise amabara atukura abanyeshuri bari mw'ishuri impuzu zi ruhande y'amadirisha bazikuye ku muryango winjira hasize ibara risa n'urwatsi rutona.

Kw'ishuri ritoyi ry'i Mwaro mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu bambaye imyambaro ifise amabara asa n'ubururu, amajipo asa n'ivu n'ibirato ifise amabara atandukanye, ayera, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, hasi hirya gato, hari utwatsi dufise icatsi gisa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri itorarya umu kampenge mu mwaka wa kabiri abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga babasigura n'ukwene bazotonda mw'ishuri imbere yabo urupapuro rumaritse ku ruhome rwerekana urutonde rw'ivyirwa biga n'amasaha bazokwiga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu n'amasaha ukwo agenda akurikirane.

Ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye amabati yakera hambavu hari ibara ryera risize ishwagara ibipapuro vyinshi bimanitse ku ruhande, amadirisha asize ishwagara y'ibiyo n'ibipapuro bidakubuye vyuzwuy hasi n'umucanga n'ibiti birebire vy'imikaratusi.

indani mw' ishuri ryo mukamesa muntara ya bujumbura hari ikibaho cirabura imbere kiriko kikorerako umwana ibiharuro indwi kugwiza indwi guteranya kimwe bingana bingahe umwana w'umuhungu ariko arakora yerekanisha ukuboko n'urutoki yambaye agapira akagomba kwera n'umushatsi kumutwe

Mw'ishure abana bariko bariga gusoma isaha, satatu n'iminota mirongo itanu z'agatondo, isaha, irate y'igiti, n'irate isa n'umuhondo, vyose bimanitse hejuru ku kabaho kamuriko ibisumari n'ibiti.

Ishuri ritore ry'ibuganda rigizwe n'ibara rigomba gusa n'ubururu, imbere hejuru gisakaje ivyatsi n'ibiti, kibaho cirabura gicafyeko :intebe ,umupanga, umuboro indobo, n'indome zitandukanye ,hasi hari intebe z'ibiti, abanyeshuri bagiye mu karuhuko batakiri mw' ishuri ,n'ishusho yabikiramariya iri mbere.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kibenga imbere hari icapa canditse ko n'ibara ry'ubururu hariko impapuro zera zimanitseko ; iruhande yaho hari igiti c'imyembe n'ikigazi kiriko ibigazi birimwo kwera, umuntu ahagaze iruhande, n'inzu z'abantu inyuma.

Kw'ishure ritoya ryo mu kigobe mu ntara ya Bujumbura kibatswe n'amatafari yahniye kuvan simushika hejuru mu mwaka wa kabiri abanyeshuri barema ishuri bariko bariga bongira bakorana itzan handitse indome zandikishije ingwa yera ku kibaho kirabura imbere hari n'amarangi asa na yera ku mam

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kivoga, rifise amashuri yubatse ugutandukanye ayas'izirangi ryera risa n'ubururu, iry'amatafari amabati yera n'ayaserutse utwatsi dutotahaye, ibiti bifise amababi menshi n'ahandi hatagira twatsi

Kw'ishurita ryo mu kibenga risize amabara ry'umuhondo igera nani mabara atandukanye amashugwe y'asanaurwatsi rutoto n'ivyatsi imbere hari amavoka inyembee ibigazi n'amazu y'abantu hirya n'ibiti vy'imikaratusi.

Kw'ishuri ritoya ry'i Nyamusinzira abana benshi bari mw'ishuri bambaye umwambaro usa n'ubururu, kaki, bariko barandika bakora ikibazo, umwigisha wabo yambaye umupira utukura yitwa Kabura, ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye, hasi hari isima intebe z'ibiti n'ibara ry'ubururu ku biyo.

Imbere ishurita ryu mw'irohero aparitse wu muduga ofise ibararyagi urutsitiro rkikurije ico kigo ofise ibararyera ivyandiko bitukura n'isa n'uburoru hasi n'ibindi bisa n'icatsi gitoto umuryango winjira ofise amabara atukura n'udusonga hejuru twera no twirabura icapakiriko abana ivyatsi imashurwe arindani n'abambaye umwambaro usa na bururu n'uwundi usa nakaki.

Kw' ishuri ritoraya ryo mu Kabondo muntara ya Bujumbura, intebe mw' ishuri z'ibiti n'ivyuma hasi hasize isima, imbere irangi ry'umuhondo no ku ruhande amadisha y'ivyuma ariko ibiyo ,hasi ikaramu yakorotse iri kw' isima

Kw'ishure ritoya ryo mu Kanyosha mu mwaka wa kabiri abanyeshure baje gukora ikibazo, intebe ziragaragara nta numwe yicayeho zitonze ku murongo zikozwe mu biti, hasi hasize isima kuva imbere gushika inyuma hariyo akabati umwigisha abikamo ibikoresho, impapuro, ibitabo, n'ibindi bitandukanye.

Kw'ishuri gitara ry'i buhoro hari akamaduka gahapayitse hosi iy'igiti giteye ku mucanga gifise amababi atotahaye amashuri yubatse n'amatafari ahiye afise ibara ryera n'iryoubururu amabati, ariko ingese menshi.

Kw' ishuri ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ivyuma bifise ibara ry'ubururu; ku mpome hari ibara ryera , hasi hasize isima, ku madirisha y'ivyuma, hasi mu kibuga ata vyatsi bihari.

Ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha risakaje gihamaba datandukanye yasanagahama yasan urwatsi rutoto hasi yasaka gisima ikibwa gifise btwatsi dusanurwatsi rutoto umurongo umanukana amazi y'imvura nimpome zera ku mpome.

Kw'ishuri ritoya ry'imusinzira mu ntara ya gitega torikume n'abana abahungu n'abakobwa bariko bariga gukoresha imashine isitze ibara risa nubururu nigera n'ayandimabara atandukanye bariko bariga gukora upapuro rubiko amanota.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kabezi, twigisha abana batoya bari munsi y' imyaka itanu, ibijanye no gusoma, kwandika, gutandukanya amabara atandukanye; mw'ishuri hari urubaho rwirabura rusize munsi ibara ryera, n'abantu bacafyeko; hasi hari ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

kabura yohana ariko ariga gukora amabilete akoresheje imashini iya ange mu biharuro mu gifaransa mu kirundi mu congereza ibara risa n'ubururu ku mashini n'intoki ku ntebe y'igiti urutsinga rusana vel isimahasi

Ko i rita ryo kumusagahiga abana abakobwa bakora mu nzu baje kubatora babatwaje amasakoshi yabo bambaye impozo zirabura izagahama zajone n'amayeboye basa n'ubururu imodoka yatwara abana yaje kubatora hasi hari umusenya.

Ivyurita ryo mu kinama risakaje mu batimibongo minini nafitse ibararyubuororo kumpwame hasa n'umuhondo hasana jone hasana pre ibararyera ibararyirabura hasi hari isima ritukura n'iyindi isana gwie n'ivyuma imyembe amadisha, ariko igiri yaje n'ubumuru ngubo hagati na hagati.

Liste y'abana bo muri primere bo kw'ishuri ry'Inyamusinzira, imanitseko ku ruhume ifatishije papiye kora zirabura handitseko ikaramu y'irabura n'itukura, abanyeshuri basivye kukubura Sharire, Emabre, Kabura.

Kw'ishura ritoyi ryo mu kabondo rubatse n'amatafari ahinje kuvasi gushikara ijuru risakaje amabati amadirisha asize amabara atandukanye ku ruhande hari n'amabara yera, hasi hari utwazi dutato aya duse no rwatsiye urutoto n'utundi tugomba kwuma.

kw' ishuri rito y'abanyeshuri bambaye kaki bafise amakaye muntoki bari kukivuga kiko umusenyi mwishi nutwatsi dukeya amashure yubatswe n'amatafari yagizwe n'imiryango y'ibiti isize ibara ry'ubururu n'ibara ryera hejuru imisozi miremire inyuma idarapo ry'uburundi ifiswe n'amabara yera naya tukura naya icatsi kibisi hagati.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kinindo, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati atukura, abanyeshure bari mu karuhuko bariko barakina, benshi muri bo bambaye imyambaro isa n'ubururu n'iyisa n'ivu hasi, ikibuga bakinirako gifise utwatsi dukeya dusa n'urwatsi rutoto, ahandi uruhande runini hari ivu.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kabando, uruzitiro ruryubakiye usitse amabara yera, ayasa n'agahama ku muryango winjira, akaryango gatoya kuguruye, urwandiko runini ruri ku kibambazii hejuru y'igihome kwerekana y'iryo shuri, imodoka iparitse imbere. Abanyeshuri bari indani, amabati arisakaye agomba gusa n'agahama.

Mw'ishuri ritoya ryo kumusaga ryubatswe n'amatafari ahiye imirongo ikika n'imanuka atarangira iriko ku madisha y'ibiyo n'amakostaro hasi hari isima n'intebe sitonze umurongo nyinshi sibiti.

Kw'ishuri ritara ry'imakamba mu ntaranyaburunga ryubaswe n'amatavari kuvasi gushika hejuru inzandiko zibiri zanditseko ku mapuro zera zerekana ukwo abo bana bazwara batonda kuva kubambera gushika kwa gatanu ntarangiye igirari risanzwe risize ku mpome ny'izo shuri.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kanyosha, abana bari mw'ishure bariko bariga, imbere yabo k'uruhome, hamaritse urupapuro rwera rwanditseko inyandiko zifise amabara yirabura, ayasa n'agahama, n'utuntu dufashe hepfo no haruguru twirabura, handitseko uko bazoza batonda kw'ishure mu misi itandukanye.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kigobe mu ntara ya Bujumbura, inzitiro ryazo risize ibara ryera, amabati asa n'agahama, ayera, ayasa n'urwatsi rutoto, amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'ubururu, hasi hari ivyatsi, bisa n'urwatsi rutoto, n'ahandi hari umusenyi.

Kw'ishuri ryitiriwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura, akaduga gahagaze munsi y'igiti, amabati yera arasa n'agahama, ahari aho bakarabira hari indobo isa n'icatsi gitoto, ibara ry'ubururu, ibiti birebire harimwo n'ivy'amatara.

Kw'ishuri riitoyi nyamugerera ibatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru irangi igera ku ruhande amabati yera hasi ikibuga c'imwe urucekeri rw'amabuye umuntu ariko arasunika agakinga yambaye intuzu zera uruhome rukikuje iyoshuri ibiti bininiya bifise amababi asa n'urwatsi rutoto n'amashami menshi.

Kw'ishuri ryisumbaye ryo mu kizuka yubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru isakaci amabati yera igizwe n'ibara ry'ubururu igera hasi hari isima n'ikibuga cimwo tubuye twishi atatwasi turiko inyuma ibiti birebere by'imikaratusi.

Ishure rito ryo Mucogo, ryubatswe n'amatafari ahiye, amadirisha n'imyango vy'igiti, hejuru hatukura n'ahera, abana bambaye umwambaro wera n'uwirabura, igiti cumye, imbere hasi hasa n'ivu ritukura, utwatsi dukeya, inyuma har'ibiti birebire.

Mu biro vy'ubuyobozi bw'ishuri ibita ryo mu kanyosha indani hasize amabara yera imeza ifise intebe ku ruhande zirabura ko, ariko igitambara gisa n'ubururu ugomba gusa n'ugwatsira urutoto impapuro zanditseko amazi imashine ku ruhande bihari.

Ishure ritoya ry'i Ruke ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ibiyo, amadisha, ibara ry'umuhondo, ibara ryirabura, abana bambaye umwambaro utukura n'ishati n'ikoti hejuru, utugazo, udushurwe, utubarabara, n'amabati asakaye, imisozi hirya miremire inyuma n'ibiti.

Mw'ishuri, ryubatswe n'amatafari ahiye, imbere hari urubaho rutanditseko imirongo imanuka, n'iyikika bisize irangi ryera, hasi hari isima, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, amadirisha y'ibiyo.

Mw'ishuri ryatswe n'amatafari ahiye hejuru umurungo usizi baragera kubaho gwiraburahanitseko indome kufa kurihagucka kw'izede musi zwa gataitahike cumi na zini zw wa gatatuyumbibibiri na miro giri na gatandatu abanyeshuri ntibazoza kw'ishuri kuva ku wa mberey'itarike cumi na zitandatu z'uko wa gatatuyumbibiri namiro gibi na gatandatu abanyeshuri bazotaha isacumirazibin'iminota mirongo imiri.

Minani na korode bariko baragenda barimikaburimbi bambaye impozo zidasa iyitukura ya jone iyera n'agakabutura inzu zigeretse zifise amabara y'ubururu n'amatafari na yera amabati adisakaye musi har ubudanda izo bufise inzu zisitse imiryango y'ubururu.

Mw'ikaburimbi Pita na Polo bariko baragenda, yambaye agapira gatukura n'ipantaro ya joni ifise ibara ryera, uwundi yambaye agakabutura gatukura n'agapira kera n'ibiyeboyebo, ku ruhande inzu zifise amabara y'icatsi zubatse n'amatafari agerekeranye.

umupira bakinisha amaguru ukozwe mu bisashe bisa n'umuhondo n'ibishambara bihutsingazingishije biboshe bisanivu uteretse hasi abana barawukina bari muri siporo bakaryohegwa

Mw'ishure abanyeshure bariko bariga Kabura, Kana, Minani na Yobu, umwe yambaye agapira k'ubururu, uwundi kera, uwundi gatukura, uwundi gasa n'ivu, mwigisha ar'imbere ariko arabigisha ibiharuro yambaye ishati y'igitenge, taboro yirabura imbere.

Abanyeshuri bambaye umwambaro usa n'ubururu n'ijipo bisa nivu bariko baragenda n'abahagaze bambaye ibiyeboyebo bisa n'umuhondo n'ibisa n'ubururu n'ivyera bariko baraja kwishuri hirya hari utwatsi dusa n'uturiko turahere.

Ku kibuga kigizwe n'umusenyi ata vyatsi birimwo, ishure hasi rifise isima, ryubatswe n'amatafari ahiye, amabara yera n'ayatukura ku madirisha, amabati, rifise ivyuma vy'agahama.

Mw' ishuri rya pirimere harimo intebe nyinshi, indani ata munyeshuri arimwo, hasi hari isima, ikibaho cirabura vyanditse ko ivyandiko vyera hejuru hari pafo yera n'amatafari ahiye.

Mw'ishuri ryubakisha amatafari ahiye akabati kugaje ingufuri k'ibiti hejuru irate n'amakayi n'agakarato urubaho rwirabura ruriko urutonde rw'ivyigwa kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu biga imisi yose ukuyemo ku munsi w'Imana.

Ishuri igibazwe n'amatafari ahiye amajepfu agomba gusana umunyota sentile idasize irangi ku mpome hariko impapuro vyera zanditseko indome zitaboneka neza amaja hejuru, ariko icuma gikora kw'ibati.

Amashuri yubatse n'amatafarahiye asakaje amabati arikoruye imbere hari ikibuga kitagira ivyatsi kiriko ibiti kimwe gifise amababiyumye ibindi atotaye hariko umuntu, ariko aragenda yambaye impuzu zisa n'uburuna.

Ishure ryubatswe n'amatafari ahiye. Hejuru igihome cera. Ikibaho cirabura canditswe ko inyandiko zera. Imirongo imanuka ku ruhande. Amajambo yanditswe aravuga ngo: "umuryango usanzwe ugizwe n'iki? Ugizwe n'umupapa."

Amashuri yubatswe n'amatafari asakajwe n'amabati yera rimwe hepfo irindi ku ruhande, imbere yaho hari igiti c'umwembe n'ikibuga c'umupira w'amaboko. Hari abantu babiri bariko baratambuka bambaye impuzu zirabura n'inkofero zirabura, hirya gato hari umuntu yambaye ipanara yirabura n'agapira ka jone.

Ishori risa neza ririmwo amabara y'umuhondo na yasanashokura hasi hari isima amashurwe akayiraka ari mu musenyi caride irimwo udushurwe twishi dutandukanye amavoka imyembe ikigazi imikaratusi.

Mwishuriye hejuru hari ivyuma n'amabati yera hise amadirisha 'ibiyo n'amakostelo yera sentili igizwe n'intebe z'ibiti hasi harisima ububaho rwiragura kyubaswe n'amatafari ahinzi.

Mw'ishure ritoya ririmwo intebe z'ibiti, hasi harimwo isima ryubatswe n'amatafari ahiye. Sentire ata bara risizeko, amadirisha y'ibiyo n'amagiriyaje kositero ata rangi ririko.

umuntu ariko arandika mw'ikayi ifise imirongo kuboko kumwe kurimwo terefone yirabura n'akabara k'ubururu ku ruhande tushe ifyonze mu rutoki kundi gufise ikaramu y'icuma ariko arakoresha mu kwandika

Ryubatswe n'amatafari ahiye sentire yera kubaho kuryaburhani ifitse ko invwa yera hasi hari sima intebe z'ibyuma n'imbaho zifise ibara risa na jon ku madirisha hari ibiyo n'utwuma.

kuw'ishure ritoya ryigirako abana bato hari utwatsi turemvye dusa neza akayira k'umusenyi aho abana binonorera imitsi mu kurya umunyenga ibararyomuhondo ibara ry'ubururu ibara risa n'agahama n'icuma gishinze hasi hijya hari amashuri yubatse n'amatafari n'amabara asa na jone

Krotile neni yubatsi n'amatafari ahiye uruhande rutubagwe rusizi baragera umuzamu imbere n'uwundi ku ruhande, ariko aragenda igiti kineni gisa n'icatsi gitoto gifise amababi menshi inzu indani nziza ifise amabati yera.

N'amatarafari ahiye ku madirisha hariko ibiyo n'akabara k'ubururu hasi hakozwe isima n'akantu batereramo umwanda karimwo uduti n'ibikinju ,intebe zirimwo zikozwe mu biti zisize ibara risa n'umuhondo.

Inzu yubatse n'imbaho zumye, hepfo hari iyindi yubatse n'amatafari zose zisakaje amabati, umurima w'imboga z'intore n'ibitoke ku ruhande, igiti c'ikivumu kininiya, hirya ibiti vy'imikaratusi n'utuzu twera ha mpande.

ishuri yubatswe n'amatafari ahiye rifise amabara atandukanye rigeretse kabiri ayera n'ayatukura amabati rifise costaro ama esikariye hasi hari umusenyi ku kibuga utagira ivyatsi

Amashure yubatswe n'amatafara ahiye, amadirisha y'ibiti n'imyango amabati atukura hejuru nayera, abana bambaye umwambaro wera n'uwirabura, igiti cumye hasi hatukura utwatsi dukeya inyuma hari ibiti birebire n'igicu c'imvura n'icizuba.

Imbere hari ikibuga kitagira ivyatsi akantu atera nezamwo amazi kubatse n'isima ishuri rifishenyango yagi amadirisha bisa ni geyaji amatafari aturiye amabati yera.

Ivuriro rifise amabati atukura imiryanga itanu itatu yo hagati yuguruye kamwe kwepvo kirabura n'akandi kwharuguru gasa n'ubururo igihome cera igazo imbere inyuma amazu imisozi miremire ibiti haruguru no umusenyu uri ku kibuga.

ibarabara givu rifise agakorosi haruguru hari akagazo n'ibiti birebere bifise amashami hiryo hari inzu t z'amabati atukura zubatswe n'amatafari n'amabara y'umuhondo n'amabuye yubatse ikigega.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, abanyeshure bicaye mw'ishure bamwe bararyamye bambaye umwambaro wera n'uwubururu, intebe z'ibiti, umwigisha yambaye agakanzu k'utubara twera n'utwirabura, urubaho rwirabura ariko arandika, amadirisha y'ibiyo, isima hasi n'ibara risa n'ubururu imbere.

Kw'ishuri ry'isumba ye ninyamugerera mu mwaka wa brebe haroro mw'ubushakashatsi, ubaswe n'amatafari ahiye hakaziye hagati, umurongo sentile ufise ibara risizeshwagara urupapulo rwera umwango utukura utugaye.

Ishure ryisumbuye ryo mu kabezi yubatse n'amatasali ahiye kuvasigushika hejuru ikibuga kinini kiguriye ko twatsi dusa nuguatsi rutoto amabara yera ku mpome igiti cy'inkembe inzu z'abanyagihugu ibiti birebere by'amatara inyuma.

ku ishuri ryisumbuye ry'imuyinga ryubatswe n'amatafare ahiye kuva hasi gushika hejuru, ifise n'amabara yera ku mpome, igeretse na kabiri, abanyeshuri bambaye umwambaro wera usa n'ubururu, zisa nagahama, utwatsi dutotahaye turi imbere, n'ahatagira ivyatsi hari umuse.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinama ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, risize amabara atandukanye harimwo n'ayera. Risakaje amabati, imbere hari utwatsi dukeya dusa n'urwatsi rutoto, n'urundi ruhande runini ku kibuga atavyatsi buriko. N'irindi ishuri rito ku ruhande, risize amabara yirabura n'amatafari ayubakishije hejuru ku mabati hagomba kwirabura.

Ishuri ryo mu Kamenge ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inpome zayo zifise amabara yera ayatandukanye ibiti birebire bifise utubabi twishi dutandukanye hasi mu kibuga ata twasi tuhari ari umusenyi gusa.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Ngagara, ryubatse n'amatafari ahiye, sentire zisize irangi ryera, hejuru isakaje amabati n'imbaho ata parafo ririko, ikibaho cirabura candikishijeko ingwa at'abanyeshuri bari mw'ishure hari intebe gusa.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha gibatse n'amatafari ahiye kuvasi gushyikah ijuru risitze amabara atukura ayera hasi hari sima umunyeshuri wambaye ishati yera imbere igiti cy'umuhembe n'icy'umukaratusi n'umusenyi n'amabuye biri hasi.

Kwishuri ry'isumbuye ryi Mugerera abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda bariko barakora ikibazo bambaye umwambaro usa nuwera intebe zibiti bose baravye imbere bariko barakora ikibazo cibiharuro, ishuri rifise impome zera, hasi hari isi.

ikibuga cumusenyi kigaragara atacatsi na kimwe kiriko udushugwe dutatu imbere u mashuri batswe n'amabati yera amatafari aturira amabara yera na yatukura ku ruhande n'ibiti biri nyuma n'amazu y'abantu n'igitutu

ishuri ry'isumbuye ryo mu kinindo giga ko abahungu n'abakobwa benshi bambara umwambaro wera n'uwirabura imodoka zaje kubatora kuko baratashe ziimwo izirabura ni zigomba gusa n'amabara atandukanye ama moto n'abanyeshuri inkome zaho zisize ibara ry'umuhondo n'irisa n'agahama.

kw'ishuri ry'isumbuye ryitwa cubahiro internationali ririko abanyeshure b'imigwi itatu itandukanye hamwe bambaye impunzu zera n'izirabura abandi zisa n'umuhondo ni zisa n'ubururu abandi amapantaro y'ubururu na yera n' ishure rya mfise amabara y'umuhondo n'ibiyo vyirabura

Ishuri ry'abana bato ryo mu Kinindo igizwe n'abana barimunsi y'imyaka itanu kuduka, icandiko cerekana uko iryo shuri risanzwe rikora, ibara ry'ubururu ,iryirabura ,iryagahama idarapo ry'uBurundi rifise amabara atandukanye iryagahama iry'ugwatsi rutoto n'iryera, igiti bitandukanye biri murico kigo n'abana bariko barataha

Kw'ishuri ryo mu kampengera igiretse gatatu kubatse n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru risize amabara atandukanye y'ubwoko butandukanye afise amadirisha y'ibiyo ikibuga c'umupira w'amaboko kiko kiracako abana bavuye kw'ishuri n'akamodoga karihirya kuruhaa.

Kw'ishuri ryisumbaye ry'i Ngozi ryubakisha amatafari kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati yera ku ruhande risize amabara yera, hepfo amazu y'abantu asize amabara asa n'agahama, ibiti biri mbere ku kibuga c'ishuri kiriko utwatsi dukeya dusa n'urwatsi rutoto, n'ahandi hatagira utwatsi.

Ishuri ryo mu kamenge risakaje amabati yasa n'agahama, amadirisha y'ibiyo. Ku bihome hasize amabara atandukanye, iry'umuhondo, irisa n'ubururu, ryirabura hasi hari isima, ikibuga imbere kiriko utwatsi dutandukanye n'imyembe n'igiti c'umukaratusi.

Ishuri ryisungaye ryo mu kivoga ryubakisha amatafari ahie kuvasi gushika hejuru sakaci amabati yera arifise n'amabrangi yera ku ruhanbe imbere umuntu yambaye agapira gafise amabara yera kibuga gizwe n'utubye duto duto ata vyatsi birko.

Kw'ishure ryisumbe ryo mu Cankuzo, risakaje amabati asa n'agahama, impume zisize amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu, hasi hasize isima, imbere ku kibuga kiriko utwasi twumye n'udusa n'urwatsi rutoto, ibiti vy'umwembe n'ivy'imikaratusi.

Kw'ishuru irgisumbuye ryo mu gihosha kibakisha amatafari kuvansi gushika hejuru risize n'amabara yera ku mpande urundi ruhande rigerese kabiri igiti kinini kirimbere gifiseho tubabitwishi ikibuga caho atatwatsi na dukeya turiko, ariko uducekeri twa amabuye.

Kw'ishuri ry'isumbe ry'omu kamesa ibapfi n'amatafari aheye kuvasi gushika hejuru ikiti kininiya gifise amashami umuntu afise agakinga ariko arasunika yambaye impunsu zera umuryango winjira ku ishuri kera wasa nagahama.

kw' ishuri ryitewe ukwikukira mugisagara ca bujumbura risakaje amabati y'ubwoko butandukanye harimo aya sanagahama ibiti bisa neza munsi yaho harimo imodoka zera iruhande y'idarapo yari imodoka yirabura

Kw'ishuri ryisumbe ryo mu ntana ya Bururi i Kiremba ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ibiti imbere, abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'abakozi basanzwe bakora kw'iryo shuri batambaye umwambaro w'ishuri, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto imbere, n'ivyamashurwe, n'umusenyi hasi ku kibuga.

Kw' ishuri iryisumbye ryo mu giheta muntara ya gitega, ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru ,risize amabara yera, rigeretsi kabiri, imbere hari udushugwe ,igiti c'umwembe, idarapo rimanitse isize amabara y'agahama ,ayera n'ayasa n'urwatsi irutoto.

Abanyinshurizgamu mwaka b'icenda abakobwa batatu bariko baraganira umwe arahagaze babiri baricaye yambaye ishatira n'agaciko gasa n'agahama utwatsi dusa n'urwatsi rutoto hirya inzu z'abantu ibiti binini binini biri ku ruhande.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Kinama, mu mwaka w'umunani , abanyeshuri bari mw' ishuri baricay, bambaye umwambaro wera n'uwusa n'ubururu hasi, bicaye ku ntebe z'ibiti bariko barandika; umwigisha wabo ahagaze imbere ariko arabigisha, yambaye umwambaro wera ufise udushurwe, n'ikibaho cirabura imbere.

Kw'ishuri igisumbuye ryo mu kigobe igiti kininiya gifise utubaba itwishi n'amashami menshi cane amabara atandukanyi ku npome z'ishuri ayera aya sa n'ubururu n'irwigazibiri inyuma ku mashuri abanyeshuri bari kubariga icirwa c'indoma.

Kw'ishuri ryisumbe ryo mu kinama ryubatswe n'amatafari ahiye, risakaje amabati yera imirongo ikika n'iyimanuka isize ishwagara, utwatsi duke harimo n'umusenyi, utugazo n'amashugwe hirya hari ibiti birebire.

Kw'ishuri yitiriwe umuganwa karori mu bisagara cya bujumbora ribakishijwe amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru irangi ry'ubururu nigera risidze ku intebe iri mbere atanu muyicayiko kuko abanyeshuri bari mu ishuri ikibuga kigizwe n'umu ksenyi imbere ibiti birebire bihagaze imbere y'ishuri bitota ahaye.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kanyosha mu mwaka wa gatatu komame hasize amabara asa n'umuhondo hejuru ibaragera intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo abanyeshuri bari mu karuhuko k'inuta cumi n'itanu hasi hasize isima, amadirisha aruguruye.

Ishuri ry'inkamu ryo mu kabondo risakaje amabati asa n'agahama uruhome rufise amabara atandukanye. Imbere ibiti vy'amashugwe n'iby'inkembe hasi hari akatsi gasa n'akatsi gatoto impene iriko irarishe.

Ishuri r'isumbuye ry'omu kirenga ryubatswe n'amatafa ri ku faransi gushika hejuru rigeretse kabiri rigizwe n'amabara atandukanye ayera yasa n'ubururu imiringo tiyitwara amazi n'insinga zitwara umuyaga nkuba utugunguru turimo amazi pansi ifise ipfu.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'umukinama ryubatswe n'amatafayi kuvasi gushikay ishururisakwe n'amabati yera risitse amarongi atandukanye harimo ayera nirigomba gusa n'agahama imbere ku kibuga nta twatsi turiho hari umusenyi gusa n'ibinogo kimwe kimwe bihari.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu karanza rifise amashuri atandukanye arebatswe n'amatafari kumvasi gushika hejuru asitse amabara y'ubwoko butandukanye ayera imyembe ipapayi by'amabihari amashuwe kigori n'amabuye manini manini.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyamugari mu ntara ya Makamba, ryubatse n'amatafari yahiye kuvasi gushika hejuru, amadisha ariko ibiyo, ibara ry'ubururu ku ruhande, amabara yera, hasi hari isima yakazu gatoya kera kari imbere, gafise ibara ryera n'iry'ubururu n'irisa n'agahama, ikibuga kiriko umucanga atatwatsi turiko, hariko n'utubuye dutoduto.

Kw'ishure ryisumbuye ryo kumusabwa ibaswe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru risakaje amabati yera isize n'amabara yera ku mome amadarapo harimo idarapo ry'uburundi rifise baragera ry'umutuku n'iicatsi gitoto ibiti birebire biri imbere harimo ikivoka n'ic'imwembe akamodoka gafise amabara yera kare.

Ikibuga kitagirako utwatsi na dukeya, amashuri ageretse kabiri, afise amatafari ahiriye, amabara yera n'ayirabura amanuka n'ayakika ,amabati ayisakaye hirya ayatageretse asakaje amabati.

Kwishuri ryisumbaye ryo mu Kibemba hubatse amashuri ku ruhande rwepfo nurwo haruguru hubatse n'amatafari ahiye asakaje amabati yera asize ibara ryera n'iryirabura n'abana bambaye umwambaro wera bahetse amasakoshi n'ikibanza kiriko umusenyi mwishi n'utwatsi dutotahaye hasi.

Ko'ishuri ryisumbe ryo mu kampenge ryubakisha amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru igeretse kabiri isize amabara atandukanyi harimuna yera imbere hari utwasi dukeya dusa n' urwatsi rutoto n'uruhande wo neni ata twasi turiko n'irindi ishuri rigufiya ridageretse.

Kw'ishuri ry'isumbuye ry'ubuhinga rifise amabara yera kuva hasi gushika hejuru uruzitiro rwaryo kubatswe n'amatafari n'amabuye kuva hasi gushika hejuru igiti c'umwembe kiri indani mu rugo rw'ishure umwango winjira ufise amabara asa n'agahama n'ayagomba gusa n'umuhondo rufise amabara atandukanye utwatsi n'udushurwe turi imbere y'ishure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha ryubatse n'amatafari aiyakovasi gushikara hijuru ifise amabara atandukanya igrece kabiri amabara yera ku mpande itikiko ibendera ry'uburundi ifise amabara asa n'urwatsi ruto toa yera yasa nagahama uduti tw'amashurwe duteye imbere ku kibuga.

Kw'ishure ryisumbuye ryi mutambu hari ikibuga camabuye n'umusenyi, idarapo ry'uburundi riri kugiti rifise amabara yera, ay'icatsi gutoto nay'atukura n'inyenyeri zitatu hagati, amashure afise amatafari asize ibara ryera namabati, igiti kirekire inyuma.

Ishure ryisumbuye ry'i Matana aho basanzwe babika ibikoresho vy'abigisha n'abanyeshuri haruguruye hari ibara ry'umuhondo, irisa na giri, irisa n'ubururu, hasi hari isima, ibibara bimaritse ku ma etajere n'amameza y'amasheze n'intebe zisa na shokora.

Ishuri ryo mu kamenge isakaje amabati yera n'amatafari ahiye ku ruhande iriko amabati aserutse n'amabara yera imbere igiti c'ivoka utwatsi dutotahaye n'udushugwe umusenyi umuntu yambaye akabara kera n'idarapo ritukura rya bururu n'ibara ryera n'inyenyeri zitatu hagati.

Kw'ishuri ryisumbe ry'igihanga ryubatswe n'amabati asa nagahama ifise amabara atandukanye ku mpume hari mu ibara risa n'umuhondo igirabura imbere hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto amashugwe ibiti by'imyembe impene iriko irarisha utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira mu gisagara cya bucumbura yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru ku mijyango no ku madirisha asize ibara ry'ubururu no ku mpome ariko amabara yera hejuru risakaje amabati imbere hari ibitoki n'amashugwe y'ubwoko butandukanye.

Ishuri ryo mu kanyiwashoagiga ko abahungu n'abagorwa isize amabara atandukanye amabati yaryo yamaze guseruka rifise amabara agomba gusa n'umuhondo n'irigomba kwirahura yubatsi n'amatavari imbere hari ibiti vy'umwembe n'ivyo amavoka abatwatse tugomba gusa n'urwatsirwa toto turi kure na kure na handi hari umusa.

Kw'ishuri ryisumbuye ryitirwe umucumu gisigara ca bucumura gibazwa n'amatafare kuvasi gushika hejuru risize amabara atandukanyi harimo ayera menshi ku made yishahe, ariko ibiyo imbere hasi atatwatse na dukera tuhari uretse umusenye.

ku ishuri ryisumbuye ryo mu rumonge rifise impome z'umuhondo n'amabati yera, ku madirisha hari ibara rya gree, abanyeshuri bambaye umwambaro w'ubururu n'uwera, umutaka wa lumitel, amasafuriya ateretse kumbabura n'amashurwe ari imbere, n'ikibuga cuzuye amabuye n'umucanga.

Ishuri ryisumbuye ry'omu bigobe rgibatswe n'a matavar kuvasi gushika hejuru centena costelo bisize ibara yera otodeshia dutatuna kandi hejuru bifise ibara ry'ubururu ingunguzibiri z'amazi insinga z'amatara amatwiyo amanukana yaduga igico c c'izuba ni cy'imvura ku ruhande.

Kw'ishuri igisumvae ryo mu kibezi muntara yabururi givatse n'amatafari ahiye kuva ahasi gushika hejuru rifise ububaho ku mabati udasize irangi amabara y'umondo ikibugaye imbere kitagira ko butwatsi higa hari utwatsi dukeya n'ibiti birebere birinye.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza-Lac ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amabara yera amabati asize ibara ry'agahama ibiti birebire n'ibiti by'imyembe ku ruhande udushurwe kibuga kitagira utwatsi na dukeya hariko umusenyi imbere.

Kw'ishure ryisumbure ryo mw'i Jenda ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise amabara yera, n'inzitiro zazo zubakishijwe n'amatafari, hejuru isakaje amabati, utwatsi dutotaye mu kibuga naho hari umusenyi, n'amazu y'ababanyi atukura hejuru.

Kw’ishure ritoya ryo mu Kamenge, risakaje amabati asa n'agahama, ku mpande risize amabara yera ku mpome, akazu gatoya abanyeshuri baguriramwo ibikoresho kanditseko ko badandazamwo amata meza, n'inyandiko zisa n'ubururu isize amabara yera, abantu babiri bariko baragura.

Ikibuga kiriko idarapo ry'Uburundi, ibara ritukura, ryera n'ryicatsi gitoto n'inyenyeri zitatu hagati, igiti gitotahaye inyuma amashuri asakaje amabati ya kera na y'ubu amabara yera.

Kw'ishuri iyisunbe ry'ingovi abanyeshuri basanzwe bigaye iby'ubuhinga ku kibuga kitagira ko itwasina dukeya hari ibyuma abanyeshuri bafata fatakanije baterateranije bariko bariga uducanga amabuye mato mato n'ayandi ku ruhanda.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, indani risize amabara asa n'umuhondo imbere imeza igomba gusa n'agahama, ikibaho cirabura canditseko hejuru hasize ibara ryera, amadirisha ariko ibiyo, hasi hasize isima.

Kw'ishuri ryisumbaye ryo mu Gishora mu ntara ya Gitega abanyeshure bariko baratamba ingoma bambaye umwambaro usa n'agahama n'uwera abandi bambaye amabega bariko baratamba hejuru hari igitambara c'agahama n'inyuma iruhande n'ibiti biri ku ruhande n'iradiyo

Ishuri ryisumbuye ryo mucankuzo rivuga uko abanyeshuri bakwiye kwitwara buri munsi uruhome hejuru rusize ibara risa n'umuhondo urubaho ruriko ibara ryirabura, inzandiko zandikishije ingwa zera hasi hasize isima abanyeshuri bariko bariga.

Ishuri ryisumbuye ryo mu kirundo giga ko abahungu n'abakobwa risize amabara atandukanye habak ruhande rwepfu n'uguharuguru ayela yasa n'ubururu amabati atandukanye ayera yasa nagahama ibiti by'ubwoko butandukanye n'inzu z'abanyagihugu.

Ikibuga kiko umusenyi gusa ku ishuri ibitoya ryo mu kanyosha igiti kiko idalapo amabara tukura yasa na catsi ayera inerezi itatu hagati amashuri ariko amabati atukura amatafari ahiye imirongo yera n'amabati aserutse n'ibiti inyuma.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize amabara atandukanye harimwo ayera, ayasa n'ubururu, igiti kinini kiri hejuru, c'umwembe gifise amababi maremare atotahaye, ikibuga imbere ata twatsi turiko.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Cankuzo, intebe zitonze mw'ishure, amadisha aruguruye ayandi afise ibara risa n'umuhondo n'amatafari hejuru ata parafo iriko, uruhome rwirabura handitseko ivyandiko n'isima hasi.

Kw'ishuri ryo mu kibenga ikibuga kitagiraho twatse na dukeya umuntu akirimwo budoti tureture n'ibindi vy'ibigazi ishuri gibatswe n'amatafari ahiye umugozi wera ku ruhande inzu igeretse igiko irada.

Kw'ishuri gisumbe ryo mu kivunga mu mwaka wa kabiri ryobase n'amatafari ariye kuvahasi gushika hejuru abanyeshuri bagiye mw'ishuri hari intebe zitonze ku murongo kuva imbere gushika inyuma y'ibaho gisize iranga igirabura canditseko.

Ikibuga cugiye ko umusenyi gusa ibihome iduga bifise ibara n'amatafari ahiye udutitureture inzu igeretsi bariko barubaka ariko ibiti byumye n'amatafari n'insininzo z'ababanyi n'ibiti birera.

Kw'ishure ryisumbaye ryo mu Gihosha ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati yera ku mpome risize amabara yera ifise n'amadirisha y'ibiyo imbere hari imiduga ifise amabara atandukanye; abanyeshure bicaye n'abandi bahagaze bambaye imyambaro yera, iyisa n'agahama ifise amabara atandukanye, igiti kinini kiri ku ruhande.

Kw'ishuri igisumbuye ryo mu kabizi muntarabjumbura imiduga myinshi ritandukanyi hagazeyajyo gutahna abanyeshuri ibiti vy'imyembe vy'amavoka 'ivyoimikaratusi inzu z'abanyagihugu zisize amabara atandukanyi zubatse n'amatafari.

Ishure ryisumbuye ryo ku Gisuru, uduti dutatu dutotahaye tw'amashurwe, ishure rigerekeranye gatatu rifise amatafari ahiye amabara yera n'ayirabura amabati yera, ikibuga kiriko umusenyi mwinshi kitagirako utwatsi, ikimanga kiriko isima.

Mw'ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga isize amabara agomba kwera akaba ati abanyeshuri babikamo impapuro n'abarimu ba kosoye zitandukanye izera intebe z'ibiti isashe yirabura ifutse amakayi y'abanyeshuri hasi hari isima.

Kw'ishure ryisumbuye ry'umunyakabiriga gibakishije amatafari ayiye hasi hasitse ibara girabura ku matrisha hari ibiyo n'ibara rya fere hejura rutwuma dusongoye imyembe uruhome rwo hijya hasi hari isima ibiti imigano.

Kw'ishuri ryisumbae ryo mu kinindo abana bari imbere bariko barakina ku kibuga c'umupira w'amaboko ishuri risize amabara yera nayo ubururu ibiyo vy'ivyuma igeretse kabiri imirongo iciye ku kibuga imbere abambawe dupira tw'umuhondo tweraw kwirahura n'amabara atandukanyi.

Ishuri ryiteriwe kwikukira mu gisagara cya Bucumbura isakagi n'amabati ashace agomba kwirabura atacera ayandi higya afise amabati yera utwasi dutotaye turi hagati n'hagati higya amashuri afise amabati yera ibiti by'imyembe n'ibindi biti biri imbere y'akazitewo gasize irangi risa n'ubururu.

Kw'ishuri ryisumbee ryo mu kibenga risakaja yamabati yamatafari ahiye risizeye baragera ku ruhande igeretse kabiri abanyeshuri bambaye amasako shirabura umwambaro ugomba gusana jone ivyatsi hasi bisa n'ubururu umusenyi ku kibuga amashugwe igiti kirekire amasu y'inyuma asize irangi gi ry'umuhondo n'iryo urwatsi rutoto.

Kw' ishure ryisumbuye ry'ikiremba mu ntara yamakamba ryubakishije amatafari ahiye ku madirisha hari igiriyaje n'ibiyo vyera, indani itara ririko riraka intebe z'ibiti mw'ishuri umusaraba usitze ibara ryera ucafyeko kuruhome hasi hari isima.

Kw'ishuri igisumbe ryo mu kinindo mu ntara nkuru ya gucumbora ryubakishije amatafari bisize ibaragera n'isa n'ubururu hasi hasizisima imbere hari ibiti vy'imyembe n'ivyo amavoka hari n'akagazo gatoya ata vyatsi vyinshi bihari.

Kw'ishuri ry'isumbe ryo mu kivoga ryubakishija amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru ifise amabati agomba gusa n'ifu inyuma hari ibiti by'ibyamwa imbere ikibuga kitagira ko utwatsi na handi hari utwatsi dusa n'ubwatsi rutoto.

Ko'ishuri ry'isumbe ryo mu kanyosha ryhose n'amatafari ahiye ku vasi gushika hejuru risakaje amabati ifise utubara twera ku ruhande idalapu ry'ugonodi rifisi ibara ry'urwatsi rutoto isanagahama n'igera hagati karekare udushurwe turi mbere umunyeshuri yambaye umuwamburo wera n'insako shi yirabura.

Kw'ibarabara nimero zitatu rija mu rumonge isize ikaburimbo ryirabura, hirya hari ibihome bifise ibara ryera, iry'ubururu, iritukura, imyandiko itandukanye, ibiti birebire, amazu, intsinga z'amatara n'ibindi ku ruhande bitandukanye.

Mw'ishuri ryisumbuye ry'uburaro ry'imatana hari agashade keza karimo ibiti bitandukanye vy'ivyama igazo isa neza impuzu zanikiye ku migozi zera amashubi yubatse n'amatafari ahiye asakaje amabati icatsi gitoto amadirisha asa n'ubururu kuba iyo nibindi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize amabara yera ku mpande no ku madirisha. Hirya hari ibiti, indani mu ruzitiro rusize amabara yera, igiti kinini c'umwembe gifise amababi menshi atotahaye.

Kw'ishuri ry'ubuhinga i Bubanza ryigako abahungu n'abakobwa icapa cera imbere cerekana uko iryo shure rimeze, uruzitiro ruhazitiye imbere hari ivyamwa amashurwe, amavoka, imyembe n'ibindi vyinshi vyerekana uko mu murima w'ishuri hasa.

Ishuri Icubahiro ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, ryigako abahungu n'abakobwa, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera rigeretse kabiri, uduti tureture turi imbere y'ishuri harimwo n'udushurwe idarapu ry'uburundi rifise amabara atandukanye, iryera, iry'urwatsi rutoto n'iryagahama, abana bambaye umwambaro wera bavuye kw'ishuri.

Ishuri ryisumbe ry'umugheta mu ntara ya gitega kibatswe n'amatafaye n'amabuykuva si gushika hejuru risize amabara atandukanye risakaraji amabati yera ku kibugahatagira utwatsi hari umusenyi gusa ibiti biri mbere y'ishuri rirebe.

Kw'ishuri gisumbe ryo mu kivunga mu mwaka wa kabiri ryobase n'amatafari ariye kuvahasi gushika hejuru abanyeshuri bagiye mw'ishuri hari intebe zitonze ku murongo kuva imbere gushika inyuma y'ibaho gisize iranga igirabura canditseko.

Ishuri ry'isumbe ryo mu kanyusha ribatswe n'amatafari ahiye kuvasigushika hejuru ribatswe n'amabate adaserutse sentile yera n'ibara ry'ubururu hasi hari ikibuga c'umusenyu n'umuntu yambaye agapirakera n'ipantero yirabura utwatsi n'udushugwe dutotahaye iryo ahari amazu y'abantu idarapo ry'uburundi rifisamo baratoukurayerani nyenyeri hagati n'iba araryuworora.

Kw'ishuri yitirwe kwikukira muntara y'bujumburarifise amabatiy' ubwoko gutandukanye ayera yagomba kwirabura udushurwe tugomba gusa n'urwatsi rutoto turi imbere y'amashuri ibiti birebire biri inyuma y'amashuri udusenye turi mu kibuga ata twatsi turi.

Kw'ishuri gisumbire ryo mu ntara ya Gitega aho banyeshuri basanzwe bogera biga mu ndaro, itwiyo hejuru rimanura amazi hasihirabura sitze ibirangi byirabura imbere ku matafari akazi ye ahiye nubundi umuryango winjira indani mu kindi cumba.

Kw'ishuri ry'isumbe ryo muntara yubanza ryigisha ibiryanye n'ubuhinga ibakishije amatafari ahiye rindi ki ruhande risize ibara ryera idarapo ry'uburundi imbere igiti cy'umwembe inyuma hari inzu z'abantu n'ibiti by'amavoka ku ruhande.

Ikiziba gitezeko amazi ku kibuga, ahandi hari umusenyi n'utwatsi, ishuri rifise ibihome vyera n'amabati, ayandi atukura n'ibiti bininiya, hirya hari amazu n'imisozi miremire.

Kw' ishuri ryitiriwe umuco ryo mu kinindo ryigako abahungu n'abakobwa, ryubatswe n'amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru risize amabara atandukanye harimwo ayera ,amabati ayisakaye afise ibara ryera, uduti tureture dushajije dufise utubabi twinshi imbere y'ishuri, udushugwe turi hasi ,umusenyi hasi.

Ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye rigezetse kabiri, amabati n'amabara yera amashurwe ari imbere n'igiti kirekire i dalapo rifise amabara yera aya sa n'icatsi nyenyeri zitatu n'iyiritukura umusenyi ku kibuga uhari.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigetse kabiri rifise amabara atandukanye harimwo ayera ibendera ry'Uburundi rifise ibara risa n'agahama, iry'urwatsi rutoto, iryera n'inyenyeri zitatu hagati abantu bari imbere y'ishure bambaye impuzu zitandukanye, ikibuga kigizwe n'utwatsi duto duto, igiti kirekire gifise utubabi twinshi.

Ishuri ryisumbuye ry'igitega ribatswe n'amatafari ahiye risakaje amatigura imbere hari akadalapoga gihugu c'uburundi gafise amabara atukura ayela na icatsi igitoto umutsinga imbere amayisikariye n'ibiti birebire birinyuma.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha risize amabara yera n'ayasa n'ubururu ku vyuma, hejuru amabati yera, imiryango igomba gusa n' agahama, hasi hasize isima, ikibuga kitagirako utwatsi, n'utundi dukeya turi ku ruhande.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i murambi rifise amatafari ahiye ikibuga c'umusenyi idarapo ry'uburundi rifise amabara tukura yera na icatsi gitoto ririko rirahungabana igiti c'umwembe amabara yera ku mashuri n'amabati asa niashokora amazu ari inyuma atukura n'ibiti birebire biri mu misozi ikure.

Kw'ishuri ry'igihagazi mu ntara ya Muyinga risize ibara ry'umuhondo ku madirisha, ibiyo indani mw'ishuri hari intebe z'ibiti, inyuma akabati k'umwigisha hasi hasize isima ariko hadaherutse gucishwa amazi imyango yuguruye ibara ry'ubururu imbere n'iryirabura.

Kw' ishuri ryisumbee ryo mu Kinindo rifise amadirisha ariko ibiyo , ku mpome hasize ibara ryera rigeretse kabiri . Abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye abo hejuru bambaye umwambaro wera n'ubusa n'ubururu abo hasi bambaye umwambaro wirabura n'uwera . Imbere hari utubuye twinshi n'udushurwe ku ruhande.

Ishure ryisumbuye ryo mu kigobe abanyeshuri baratashe imiduga itandukanye ice gutora abana iri ku kibuga cy'ishuri inzu ku ruhande z'abanyagihugu zifise amabara ayera yatandukanye n'amatafare ahiye kuvazi gushika hejuru ibiti by'imyembe n'ivyamavoka.

Mw'ishuri indani ikibaho cirabura canditseko egizame ya siyanse zimene, abanyeshuri ntitubabona ariko bariko barakora abahungu n'abakobwa, ryubatse n'amatafari ahiye hejuru hariko sentire ata rangi ririko, itarike mirongo ibiri na zine z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu niho bakora egizame.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kivoga ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ibiti birebire biri imbere, isima isize hasi, ikibuga kitagirako utwatsi, udushurwe dukeya imbere, hirya hari ibiti birebire, n'izisakaje amabati yera.

Ishuri rigizwe n'imyaka itatu uwo indwi uwo umunaweno w'icenda imiryago isize ibara ry'ubururu hasi harisima amabuye uruhome rw'amatafari n'ibara ryera amabati imbaho imbere hari igiti c'urwatsi rutoto.

Amashuri asize ibara ry'ubururu ni rera imbere ikibuga kiriko twatsi dukeduke n'ibiti kimwe cumye ibindi bifise amababi hirya i daraporo ry'igihugu c'uburundi amazu asize ibara ry'agahama n'ibiti inyuma.

Imodoka muri parikini zifise amabara yirabura ku mapine no hejuru hirya hari igihome kirimo aho bahingurira umuceri ibiti hirya bininiya cane n'amazu abantu basanzwe babamo iyo bariko barakora imirimo yabo.

Inzu ifise ibara rya none amaja epfo yirabura amadisha y'ibiyo n'utwuma umuryango usa n'ubururu wuguruye indani harakameza n'ibara ryashokora hasi hari isima imbere amabuyi.

Inzu nini ifise amabati agomba kwera ku madirisha iy'amagiri yaje n'imyango hasize ibara rimwe rigomba kwera ku masentire hasize ibara ry'irabura imbere gato hari korotire y'utwuma hanikiyeko impunzu zera, akagazo gasa neza n'agasaka gatoya ku ruhande.

mu nzu indani harimwo utu etagere tubiri turimwo ibitabo vyo muwindwi vyo muwu munani no mu wicenda hasi hari isima agasashi k'ubururu akera agatukura aka jone ikarato y'ifana irimwo amacupa agaragara

Ishure ryubatswe n'amatafari ahiye, igihome cera, amabati n'amadirisha vyirabura, urubaho rusa n'ubururu, hasi hari isima, agati gasa n'icatsi gitoto kari imbere n'isi itagira ivyatsi inyuma hari igiti n'amazu.

Kw'ishuri iritoya intwari indashikirwa hari itanga ikirabura abana benshi bambaye inyuzu zera n'izirabura amashuri agerekeranye kabiri asize imbara ryera n'iryo umuhonto yubatse n'amatafari asakaje amabati n'amaparapuvye.

Uruhande runeni rw'urusi rwuzuye umusenyi ata catsi gitoto kiriko inzu yubatswe n'amatafari ahiye igitara cera ku ruhande igiti kirie kecu tubabitwishi inzu igeretse yo duti twumye hejuru.

Ishuri risize amabara y'umuhondo n'ayicatsi kibisi ku kibaho cirabura hariko inyandiko abanyeshuri bambaye niforume bariko barakora ikibazo mwigisha wabo Minani yicaye imbere yambaye agapira kubururu.

Ishure ry'isumbe ryo mu Nyakabiga, hari idarapo ku kibuga c'umusenyi y'Uburundi, rifise amabara y'icatsi gitoto, ayatukura, ayera n'inyenyeri hagati, utwatsi dukeya tubomvye, igihome c'amabuye gifise ibara ry'ubururu, amabati asakaye amashuri yera, amatafari yubatse n'ibiti hirya ku ruhande n'inzu z'abantu.

Uruzitiro gubaswe n'amatafari ibiyo vyera n'ibara ry'ubururu hejuru icapa cerekana ishuyi senter skri indani ibiti vy'umwembe n'ivyo amavuka kotire y'ivyuma injira.

Ishuri rifise amabara yera rigiretse kabiri kutwumhasizi bararirabura ku miryango hasanashokora amadisha yera imodoka ku ruhande abanyeshuri bambaye umwambaro wera no wirabura amashurwe imbere utubuye ku kibuga.

Inzu yubatse n'amatafari ahiye isizee ishwagara ryera. Urugi rufise ibara ry'ubururu itagira igitashi hariko urupapuro rwera rwafishije hejuru hari akayungiro gatubaguye n'udutoboro twinshi.

Kuri kantineishuri abadandariza amafana n'amata meza hari abantu babiri umuyambaye ibitenge n'umwambaro wa wumuhondo adandaza amayenete hiryahara ishuri bifise amabatatukura nibaragera n'iryashokora hejuru umweme.

Ikibwa gifise utwa si dukeya ahandi hari umukungugu imodoka ihaparitse iruhande y'amadarapu abiri iryo uburundi n'iryubumi bw'abarundi hepfo imodoka ziparitse mu nsii y'igiti amashuri afise amabati yaserutse afise baragerera na yandi atukura hirya umusigiti w'aba misiria.

Ishuri rigeretse rimwe ribatse n'amatafari ahiye isize irangi ryera hejuru isakaje amabati igiti kiri mbere kirekire c'ucatsi gitoto n'amashurwe n'ikibuga kiri ko umusenyi abanyeshuri bambaye iniforme zera bahetse isa koshi i silabura.

Ifisibaragerarisa n'imfuni ikirabura iriko irarisha mw'igazo amashurwe imyemve insu ifise amabati atukura ibihome bisana jone ku maderisha ho amagiri yaje y'utuyungiro impome zigomba kwirabura hasi ha sizisima.

Ishuri rigeretse aruhande hari irindi ritageretse asakaye n'amabati yera asize ishwagara hari itsinga zica hejuro n'ibiti imbere kuri tere hari kibuga kitagira ivyatsi n'utugazo n'amashugwe ari iruhande.

Sisi inkingi na sentile bisa n'muhondu hasi haribara ry'umutuku hejuro ibara rigomba kwera amayisikariyea sa n'ivu umushinge w'amaboye ivyuma bisa na gahama n'igazohirya risa na katsi gatoto n'amashuri ku ruhande.

Amashuri asizibara ry'umuhondo w'iryoubururi wgira aburahasi asizisima amabati atukura hejuru amadirisha y'ibiyo imbere hari giti c'umwembe n'i c'umukaratusi ikibuga kiri ku twatsi dutoto hirya hari giti c'ikigazi.

Ishingra ry'umugongumanga ryubakishije amatafara akazokabikira mariya handitseko ivyandiko bisa n'urwatsi n'ibitukura gasa kaje amabati gasizibara ry'agahama hasi rya jone no twatsi dutotahaye dusa n igazo inora umushingi we amaboye.

Kuri kaminuza b'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura abanyeshure basanzwe biga ivy'itumatumanako n'amakuru bariko barakora igikorwa bambaye umwambaro usa n'ubururu abahungu n'abakobwa imbere amabara yera n'ayubururu ayasa n'agahama n'intsinga zitwara amatara.

Kuri Kaminuza Nkuru y'i Ngozi abanyeshuri biga umwuga wo gushona impuzu bariko bariga; bambaye umwambaro w'ubururu abakobwa bafise ivyarahandi imbere, bariko barashona ibitenge bakorera ku meza z'ibiti.

Kuri kaminuza yitiwe umuco mu ntara ya Bujumbura abanyeshure bavuye mw'ishuri umwe afise isakoshi n'ishati n'ikirato cirabura, igihome gisize ibara ry'umuhondo n'iryera imbere hateye uduti tw'amashurwe n'abandi banyeshure bambaye amashati yera.

Ishure ryisumbuye ry'ingozi abiga mu isata cy'ubuhinga bambaye umwambaro usa nifu bisarobete uwundi yambaye gisa n'ubururu imbere harkibaho ciyabura cyanditseko bariko baraca imirongo bakoresheje urubaho rurerure rugororotse.

Iburo n'umunyeshuri izakwiye kaminoze y'uburundi mu gisata c'ubuhinga yambaye umwambaro gusa nuberure kuvasi gushika hejuru n'umitwikiro imbere agapirakera gafukamanwa mufuko inyuma y'iwe intebe y'igiti ari munzi yubatswe n'amatafari kuvasi gushika hejuru.

Kuri kaminuza y'Uburundi i Kiriri, abanyeshuri bambaye umwambaro w'ubururu n'imyitwikiro isa n'umuhondo hejuru, imashini zisa n'ubururu ku meza, bariko bariga kuzikoresha, n'abandi bambaye impuzu zirabura n'izera, amarangi asa n'umuhondo ku mpome, ibiyo biriko amadirisha vyuguruye.

Kuri kaminuza y'Uburundi mu ntara ya Gitega, abanyeshure basanzwe biga ivyo guteka, bambaye imyambaro yera kuva hasi gushika hejuru; n’imyitwikiro yera; ku munwa no ku maboko bambaye ubukingirizo, Ciza ni we yambaye agakingirizo ku munwa, abandi ntabwo bambaye ku minwa, bariko barategura imfungurwa,

Kabura yambaye umwambaro w'ubururu, ishati ndende, afise inyundo mu ntoki n'iyindi yambaye isaha, ku meza hari icuma ariko araranduramwo umusumari n'ibara risa n'ubururu, hirya hari uwundi mugabo yitwa Erike, yambaye umwambaro nkuwo yambaye, hari inzu zubatswe n'amatafari ahiye, hejuru hari ivyuma.

Muri kaminuza nkuru y'igitega abanyeshuri bari mw'ishuri babijone nakabura bariko bariga gusudira bambaye i sarubete zirabulawuni isa n'ubururu amaga asa na jone ku nebe kaske jone yambaye n'amarori mu maso kugira ngo bikingire.

Iminanina yakobo biga muri kaminuza y'uburundi mu gisatacu ubuhinga baye kuba rigakubaza gukora intebe barambaye umwambaro w'ubururu kufasi igushika hecaro y'isarobete yakobo yambaye agapira k'umuhondo musi inyuma amatafari yubatse urugo.

Shubikamyuze ry'ubuchombora basanzwe biga jerekeye ubuhinga yohana, ariko arapima amatsi yuko ameze agabanuka n'uko aduga yambare mwambaro w'ubururu yazinze ku maboko hari amabara atandukanyi wubwoko bwishi irisa nagahama irisa n'umururu irisa n'umuhondo, naho asi.

Butoyi ni umunyeshuri yiga ibijanye n'umuyagankuba kuri kaminuza y'Uburundi, ariko arapima araba ko amatara yaka kuva hasi gushika hejuru, yambaye umwambaro usa n'ubururu. Intsinga zitandukanye ziri imbere yiwe zifise amabara asa n'agahama, izisa n'umuhondo, izisa n'ubururu n'izindi zirabura.

Kabona ni umunyeshuri asanzwe yiga ivyerekeye ubuhinga, ariko arasuzuma imashini akabazo yagize, yambaye isarubete ifise ibara rigomba gusa n'icatsi gitoto n'agapira kera kari munsi. Imashini ifise ibara ry'ubururu n'iryera, indani hasize ibara rigomba kwera munzu.

Minani n'umunyeshuri yiga kuri kaminuza nkuru y'ingozi, asanzwe yigayo ivyo kubaka ariko arubakisha amatafari ahiye afise akumagasa n'ubururu rumuntoki yambaye umambaro w'isalubete usa nubururu ibara ry'umuhondo ku nkofero yambaye n'ikirato cirabura inyuma bagenzi biwe bariko bararaba ibyo ariko arakora.

Kuri kaminuza yigisha ivyo gushona mu ntara ya Ngozi, abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'amajipo yirabura, bariko barakoresha icarahani, mu gukora imashini, ubu mwigisho wabo yambaye ishati isa n'ubururu ariko araba ko bariko babikora neza.

Abanyeshure biga muri Kaminuza y'uburundi mu gisata cy'ubuhinga bariko bariga gukata ibyuma bukuru na butoye na ciza bambaye amasaruwete yirabura ciza agapira gasa n'agahama indani n'imishatsi ku mutwe amarangi asa n'umuhondo ku nkome z'inzu imiryango yuguruye n'ayandi yera.

Umunsi mukuru ahariwe umwana agendana uwomuga muri kaminuza y'uburundi abanyeshuri bakoranye bambaye umwambaro utandukanye izisa nagahama izirabura izisa n'ubwatsi rutoto isera izisa n'umuhondo inyuma hari inzandiko zitandukanye ibihome ifise amabara agomba kwera ku mpande no hejuru.

ku ishuri ry'isumbuye ry'ingonzi, abanyeshuri bakina umupira w'amaboko bariko barakina, bambaye imyambaro itandukanye, iyisa n'agahama, iyera, benshi muri bo bararangamije hejuru baraba umupira. hirya yaho hubatse inyubakwa basanzwe bigiramo, ikibuga gisize isima, utwatsi ku ruhande, inzu z'abanyagihugu.

Mwiburo n'umunyeshuru yigaku i kaminoza y'uburundi, ariko ari gagusudira yambaye inkuzu z'ubururu n'ibararisaga n'agahama n'icato ciragura afise imashine n'inkofero hari uwunditwa kana ari luhande yiwe wambaye ico kimwe, ariko ariga gusudira afise ivyuma n'inkorofani iri inyuma yabo.

Kuri kaminuza yitiwe umuco mu kinindo abanyishuri bari mw'ishuri mugenzi wabo w'umukobwa yambaye ishati yera n'i pankano yirabora, ariko arabasigoera ivyerekeye amategeko bicaye ku ntebe z'ibiti irangire isize ku mpome ryera no hejuru harera.

Kuri kaminuza y'uburundi mugisata c'ubuhinga, abiga ibijanye n'ububaji bari imbere y'imashini, bariko bararinganiza imbaho bambaye umwambaro usa n'ubururu, abahungu n'abakobwa indani munzu hasitse ibara ryera hejuru irisa n'umuhondo, hasi hasize isima, n'akabara k'irabura.

Kw'ishuri yisumbuye mu gisata c'ubuhinga mu ntagayongozi abanyeshuri barimu ishuri bariko bariga bambaye inyambaro itandukanye ibisarubete bisa n'ipfu ibisa n'uburoru bamwe bariko baracaye imirongo bakoresheje urubaho bapimisha bakuresha ikaramu n'ingwa.

Yohana na Kabura ni abanyeshure biga muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ivyo gusudira bariko barasudira bambaye imyambaro itandukanye Yohana yambaye umurambaro wirabura Kabura umwambaro usa n'ivu ku meza bariko barasudirirako hari ikindi cuma. Bari mu nzu ifise amabarasa n'umuhondo amatara ariko araka.

mw' ishuri ry'isumbuye ry'ingotzi mu bijanye n'ubuhinga abanyeshuri basanzwe bigi bye kumesha makuru basohotse bafise ibikoresho vy'irabura bambanye imyambaro isa n'ubwatsi rutoto ifise amabara atandukanye n'inkofero igomba kwera inyuma y'aho hari biti

Kabura na Yakobo bariko bariga ivyerekeye gukora amatara muri kaminuza y'Uburundi, bambaye imyambaro isa n'ubururu, agapirakera Yakobo Kabura ishati isa n'agahama, imyitwikiro isa n'umuhondo, bafise utwuma turiko barakoresha mu kwugurura imashini yirabura. Imeza y'igiti iri hasi n'intsinga zisa n'agahama.

Gasupa rikabura, ariko arateranya imisumari akoresheje inyundo isiyameto n'umusumento ku meza yambaye umwambaro w'ubururu isarubete n'isaha ku maboko hejuru hari ivyuma bisakaye insu inyuma hariyo abandi n'ivyuma vy'imashina.

Eric na Schadrac, bambaye impuzu z'ubururu, bariko barakora imashini yo gusudira bakoresheje amaboko yabo, uwundi mwigisha yambaye ipantaro isa nivu n'agapira k'uburongo n'ubwera butukura yahagaze hejuru yabo, icuma gitukura bariko barakora, impuzu n'imashini.

Kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuhinga, i Kiriri, abanyeshuri bambaye umwambaro usa n'ubururu n'udufukamunwa ku munwa, bamwe barahagaze abandi baricaye hari n'uwambaye umwambaro usa n'ivu. Intebe bariko barakora, hasi hasize isima.

Yohana n' umunyeshuri igakuri kaminozankuro y'ingozi, ariko yiga ubuhinga afise inyondo irate imeza imbere, ariko ariga gukata urubaho yambaye isak kuboko umwambaro w'ubururu kuvansi gushika hejuru, ariko aratwenga nowirakure ivyakoze yabitona.

Abahinga mu vyo guteka abanyeshuri kura kamiruza y'uburundi abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro wera n'isashi yera mu mutwe umukenyetso wirabura bariko barategura ivyamwa n'ivyo kurya birkumeza yera n'isashi bambaye ku maboko.

Z'uburundi abigisha bakoranye bari mu nama bariko bariga uko buronka umuyimbu uhagije mumwaka mushasha abwiye gutangura bambaye imyambaro itandukanye abagabo n'abagore hasi harera intebe zisa n'umuhondo.

Muri kaminuza y'Uburundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'indimi, abanyeshuri bicaye mw'ishuri bariko bariga umwigisha ari imbere ariko arabasigurira bambaye imyambaro itandukanye, iyisa n'agahama, iyisa n'umuhondo, iyera, iyirabura, hari n'abambaye amarori bicaye ku ntebe igomba gusa n'umuhondo.

Kabura na yohana na banyeshuri basanzwe bigaye ivyo gusudira muri kaminuza nkubu y'igitega bambaye imyitwikiyo yirabura imozu zirabura uwundi zisa n'ivu hasi hari ama meza y'ivyuma isima n'indi meza irinyuma ibararisa n'umhondo i hasi.

Turiga kuri kaminuza yambawe mumwambara w'uburunu, ariko ararigera imashini asanzwe akoresha kugira ngo arabe ikibazo ifise hejuru hari amata ku mashini n'imisumeno n'ibara ry'ubururu hasi haisima amapafu hejuru n'itararisi imiji.

muri kaminuza y'uburundi abanyeshure bari mw' ishure bariko bariga bakoresheje gukora ivyuma no kugurura imashini bambaye ibisarubete yibara risa n'ubururu n'ivyapfere n'amakaske y'umuhondo na yera bariko barateranya banasudira hirya abandi barunamye bariko barandika hasi hari sima bakorera no ku mameza

Bukuru na Joni na Butoyi bicaye mw'ishure bariko bariga gukata urubaho, bambaye umwambaro w'ubururu, uwutukura n'uwirabura, amashati yera musi, bose bambaye n'amarori, akabati k'imbaho kari inyuma n'icyuma c'ubururu, imeza hagati imbere yabo.

Kuri kaminuza y'i Burundi aho basanzwe bigira ivyo gukora imiduga n'amakinga, abanyeshuri bariko bariga bambaye umwambaro usa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, umwe yambaye agapira kagomba gusa n'ivu n'ipantaro yirabura, indani imodoka ihagaze hejuru badugije amapine bariko bararaba uko boyikora.

Kuri kaminuza, abanyeshuri b'abahinga mu vyo guteka bambaye imyambaro ifise amabara asa 'nagahama ayera n'imyitwikiro utufuka muntwa dusa n'ubururu n'udusanagahama ibya tsiri mu masorori atandukanye n'ibitungurubariko barakata indani munzu hari amabara atandukanye.

Kuri kaminozi y' umurundi abanyeshuri bicaye bambaye imyambara itandukanye bamwe muri bo bariko barandika bareko barasiguriranira ikirwa c'ibiharuro imbere yabo haruta ugopo turimo amazi bicaye barabana hasi hari isima.

Bukuru na Butoyi na Ciza n'abanyeshuri biga kuri kaminuza yitiriwe umuco mu gisigara ca bujumbura bariko barasoma igitabo bicaye hasi hasa nagahama inyuma yabo inzu yubatse n'amatafari bambaye udupira dutandukanye tutubara twose twagahama utwera twirabura.

Abanyeshuri biga ivy'ubuhinga, mu gisagara ca Bujumbura, kuri kaminuza y'Uburundi; bambaye imyambaro isa n’ubururu kuva hasi gushika hejuru, utupira twera indani, Ndereya amashesheti y’intoki yera, Bukuru ariko arakora imashini, afise icuma mu ntoki, abandi bari inyuma.

kuri niveresite nkuru y'imakamba abanyeshuri bariko bariga bambaye casq zisa n'umuhondo ibisarubete bisa n'ubururu imashine zisa n'ubururu intebe n'imeza z'ibiti vyuma hasi isima isa n'icatie gitoto bariko bariga gukoresha izo mashine bari mu ishuri amatarariko arakan ibiyobye vyuma biruguruye.

Mw'ishuri kuri kaminuza wu muci wo mu kinindo hari intebe zubatse n'ibiti n'ivyuma zisanajoni imbere urubaho rusa n'ubururu hasize iranga ryera n'isaha hejuru na krimatizeri amatara arakwaraka amadirisha ruguruye y'ibiyo.

kuri kaminuza y'uburundi abanyeshure bariko bariga bigabuye mu migwi ibiri itandukanye bambaye umwambaro w'ubururu hari cuma gisize ibara ritukura cuguruwe hejuru amatara ariko araka amabati yera

Kibuga c'umupira w'amaboko abakinyi bambaye impunzu zera n'izirabura baravye umupira ikikujwe n'ubuzitiro rw'ivyuma hiryo hari inzu ifise amabati aserutse uruhome rwera no hasi rwirabura .Igiti kitagira ishami cumye ku ruhande n'ibindi biti bitotaye birepfo.

Abanyeshure bane baricaye bose bariko bariga imyuga, bambaye umwambaro usa n'ubururu, bariko barandika ku meza hari terefone, ama ekutere, ikigopo kirimwo amazi, inyuma hari umugabo yambaye ikoti yirabura n'ishati musi yimosheje urupara, n'ibiti biri hirya ku ruhande n'ishakoshi.

Mw'ishure kuri kaminuzi abanyeshure bariko bariga. umwe yambay'agapira kirabura undi gasa n'umuhondo bose n'abazungu bafise imishatsi, imbere hariyo porojekisyo, amatara ariko araka, parafo yera hejuru, umwigisha ariko arigisha.

Yohana ari mu nzu yambaye isarubeti isa n'icatsi kibisi itabutse kw'itako. Indani hariyo agahuzu kera ariko araregera imashini. Iyo mashini irera kandi ifise ibara isa n'ubururu hasi.

Abanyeshuri kuri kaminuza y'uburundi baricaye mwishuri bariko bariga bambaye imipira yirabura y'agahama yera n'iy'ubururu umwigisha wabo ari mbere ariko arabigisha yambaye agashati n'ipantaro isa n'ivu projecteri imbere iraprojese bari mwishuri isize amabara y'umuhondo n' ayera.

Mu nzu y'umufundi harimwo ivyuma bitandukanye ku meza: inivo, irate, inyundo, umukasi, umusumeno, imetero, turunevisi.

Bura yambaye ishati yirabura tuna dutukura n'imashini munoki yambaye agapfuka mu makera minani na we yambaye amagakunokie n'ishati n'agapfuka mu magasa n'ubururu jane na we yambaye agapirakari k'umuhondo n'ipantaro yirabura hari olodinateye ku meza bariko bateratanye insinga inyuma yabo hari ama mashini menshi ateretse kw'isima.

Abahinga ba karuhariwe mu guteka neza bambaye umwambaro utukura n'uwera agafukamunwa wagasa n'ubururu hari imeza ziriko inrya z'ubwoko bwinshi butandukanye bari munzu yubatswe n'amatafari isize irangi amakaro ku ruhande bari mu gikoni.

Batatu bariko bariga bambaye b'umwambaro mwera musi n'uusa n'uburu uruhejuru usa n'imashini bariko barakoresha kabura yambaye amagakuntoki minani, ariko ashirako irati ku mashini haribararitukura n'ibararyerabura ku mapini.

Kaburo na yohana bariko barakora amatara afise imashini zitandukanye ku meza orodanatele yirabura kurekra ku matushe yirabura ku ruhande hera nindi mashini jejwe gusuzuma umuriro kuri kuragenda neza yambaye agapfukamunwa gatukura nag apirakirao.

Nyabenda na Minani bariko barakora intebe z'ibiti zo kwicaramwo bambaye isarubeti z'ubururu Minani yambaye agapira kumuhondo gafise ibara ryirabura n'akandi ka ruge munsi inzu y'amatafari, umuryango usa n'ubururu imbere.

Umu mama womu mizirima yicaye ku ntebe, yambaye umwambaro wera n'uturato dutukura nuwundi yitwikiriye aricaye. Imbere hari imeza n'intebe ,hasi harirabura, hari ikibaho kiriko kiraka n'impome zisize ibara ryera.

Abanyeshure batatu bariko bariga gukata urubabo, bambaye iniforume n'amarori Jean yambaye agapira k'ubururu, Anita yambaye agapira ka ruje Anick yambaye agapira k'irabura, hari aka etajere inyuma yabo n'akandi kantu gasa n'ubururu.

Kuri universite y'uburundi hari abanyeshuri bariko bariga, abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umuhondo ,bambaye impuzu zitandukanye izirabura ,iz'ubururu ,izitukura, projetere imanitse iriko iraka, amatara ,ibiyo ,n'ivyatsi bitoto hanze.

Yuda na Yakobo, bariko bariga gukora intebe z'ibiti, bambaye umwambaro w'ubururu, umwe agapira ka joni n'ibara ryirabura, musi akaruje, inzu y'amatafari isize ibara ryera, korotire y'ibara ry'ubururu.